Antu eshe akafundiswa maningi ngezveutano kufundo yepadera-dera, kana kakazi kunharaunda dzeshe nemiganga kwaite zvirwere anofanira kuhamba aibaira antu eshe aisa, antu asharuka, anaadoko, mandombi namajaha eshe anofanira kuhamba aibaiwa kuti mikuhlani isaramba yeipararira.

Andu eshe aneruzivo neandu akafunda fundo yepadera dera ngukuda kwemukuhlani nematenda anofanira kuenda mundaraunda nemumuganga yeshe eifundisawo andu ngekuda kwekunaka kwakaita kuchengetedza utano wedu kutira matenda anongopararira zvisina tsarukano asatibate asi kana atibata tinoachengetedza sei.

Antu eshe emuntaraunda tisaite mixaraxara, tisaite mimango kana teibhuirwa, tisakungunyika inga mabepesu. Kana tabhuirwa kuzi hambai kuzvibhedhlera toobairwa ngatiende toibairwa. Izvi zvinodetsera maningi kuti mikuhlani isapararira mukati mwentaraunda.

Antu eshe arimukati mwentaraunda anofanira kuyayeya eibhuirwa kuzi kana apedza kushandise zvimbuzi anofane kugeze maoko pabanze pezvimbuzi nezvigubhu zvinenge zvakaiswepo kuti mukihlani isa pararira.

Hurumende inofanira kukurudzira vantu, kuti vantu pese panenge paita mukuhlani unenge wapararira nekukasira unenge uchinzi haurapiki, unenge uchiuraya antu maningi, antu eshe anoenda kundorapa antu nekupira antu nezvemukuhlani anofana kuenda akapfeka zvinodziirira kuutira kuti aone akona asafa ngekuti anenge abatwa ngemukuhlani.

Vantu veshe muzvibhedlera anofanira kutsanangura antu eshe vemiganga kuti mikuhlane inopararira mukati mentaraunda dzavo kana tisina kubayiwa kana kufundiswa ngezvayo ,tikabatwa ndiyo inotiwuraya.

Antu ese emumiganga ngatisaite mutyara-tyara, ngatisaite mimango ngatiyaiye nekupurutana kana teinge tabhuirwa ndiana mazvikokota. Kuti antu eshe hambai tinobaiwa kuzvipatara nekuzvibhedhleya zveshe toenda tobaiwa kuti mikhuhlani isapararire.

Antu eshe anenge eishanda muzvibhedhlera zveshe zvine chekuita nekurape mikuhlani anofanire kunge ari antu akafunda maningi kuitira kuti mikhuhlani isapararira .Anofanira kunga akapfeka hembe dzinodziirira nekuchengetedza mwiri yawo kuti isabatwa nekuparadzira mukhuhlani.

Antu eshe arimukati mentaraunda anofanira kufundiswa nekuziiswa ngezvezvipukanana zvinokonzeresa zvirwere zvakafanana nebesha mupengo nemukondombera izvi zvinodetsera kuti kana antu akaziya anozoziya kuti anodini kuti zvinhu zvakadaro zvirapike nekuti heee antu anodini kuti asabatwa nemikhuhlani yakadaro.

Hurumende yedu yeZimbabwe tinoda kuibonga maningi ngekuda kwekuake migodhi nezvibhorani nyika yeshe tenderere izvii zvinodetsera kuti antu asabatwe ngemukuhlani yakawanda wanda inokonzerwa ngekuchera mvura yakasvipa.

Antu eshe emundaraunda antu eshe akuru neantu eshe adoko asharukwa ana adoko akadzi amuna nendombi neaisa tinofana kuterera tisaite mikarakara kana teibhiirwa kuzwi tiende kunorapiwa nekubaiwa izvi zvinoita kuti mikuhlani isa paririra.

Antu eshe arimukati mentaraunda tisaite mitara tara tisaite mimango ngatiyaiye nekupurutana kana teibhirwa ndiana mazvikokota kuti ana edu eshe ngatiaunze kuzvibhedhlera abairwe nekudonhedzerwa izvi zvinodetsera kana muntaraunda mukazoita mikhuhlani ana adoko anenge akachengetedzeka izvi zvinodetsera agare ane utano hwakanaka maningi.

Tinoda kuboinga maningi ngekuda kwazvirikuizwa ngemadhogodheya anamukoti nanamazvikokota ngekuda kwekuita zviro zvakanaka maningi mukati mentaraunda. Arikuhamba mukati mentaraunda eibhuyira antu nekubaira antu eshe ana adoko neantu akuru kuti asabatwa ngemukhuhlane inodaro inogona kutishaishira mukati mwekurrarama kwedu kuti utano hwedu husaita zvakanaka.

Tinoda kubonga hurumende, nomutungamiriri wenyika ngekuda kwezviro zvaari kuita. Ari kutuma anthu mukati mwentharaunda nemiganga. Anthu akafunda maningi kuti ahambe eibaira anthu, eshe anthu eanoona, neana adoko. Izvi zvinodetsera kuti zvirwere zviri kuzwi zviri kuuya zveibva kubanze kwenyika zvisapararira nekutapukira kuti anthu eshe asafa.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera anofanira kupfeka hembe dzinodziirira miro dzawo kuti asabatwa ngemikhuhlani izvi zvinodetsera maningi pavanenge akuenda kofundisa antu kuti afundise antu asina mwiri inorwadza.

Ana mazvikokota naantu akafunda fundo yapadera dera ngekuda kwezveutano .A nofanira kufundisawo amweni antu emuntaraunda ana mbuyautano. Kuitira kuti ana mbuyautano paanozouyawo muntaraunda nemumiganga, anofundisawo antu eshe ari mumiganga kusanganisa antu ati kurei naasharuka.

Ndau dzeshe dzino shandiswa ngeantu kurapirwe mikhuhlani dzinofanira kunge dziri ndau dzaka chengetedzeka maningi, asi tinoda kubonga hurumende ngekuda kwezviro zveirikuita. Hurumende irikuaka ndau ndakadaro dzakawanda kuti miganga yeshe inge ine ndau yeinorapirwa mikhuhlani.

Tinode kubonga hurumende yeZimbambwe maningi ngekuda kwezveiri kuita. Hurumende irikuvake zvibhorani nemigodhi mundau nemiganga yatinogara. Izvi zviri kubetsera maningi kuti zvirwere nemikuhlani zvinouya nekukonzerwa nekuda kwemvura yakasvipa zviite zvishoma mukati muntaraunda.

Antu eshe ari munyika anofanira kufundiswa ngekukosha kwakaita kufundiswa ngezveutano. Izvi zvinodetsera kuti utano husapararira, asi antu akafunda ndoanofanira kunatsa kufundiswa maningi kuti kana azoenda kuntaraunda nemiganga yawo anobhuyirawo antu asizi kufunda ngekuda kwekunaka kwakaita kufundiswa ngezvekunaka kweutano.

Tinoda kubonga maningi makorokota nezvikunja zvinoshanda zvakazvimiririra, zvinoshanda kuitira kuti ana adoko aite utano hwakanaka. Tinoda kuabonga maningi ngekuti utano hweana adoko hwakakosha maningi hunodetsera kuti asazoite mikhuhlani yakawanda. Antu eshe arikuhamba eibhuyira antu nekufundisa antu ngezvekukosha kweutano anofanire kubongwa maningi.

Antu eshe aka funda maningi kuzvikora zvepa dera dera aafaniri kuomera ne ndxondo dzawo neruzivo asi ano fana kuita ei vhakachirawo ndau dzeshe dziri ku maruzeva ei fundise eshe ana adoko ne andu akuru ngekuda kweku kosha kwe utano.

Ana eshe adokonachandobarwa neati kurwi asi ari pasi pemakore marongomuna anofanira kuenda neabereki awo nana mai awo kuzvibhedhlera obairwa amweni alhona eidontedzerwa izvi zvinoshanda kuti akure ane utano hwaka moryoka.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota kubva pasi tenderere kumativi marongomuna enyika arikudetsera miganga nemiganga iri kure kure chaiko miganga iri kumaruzevha kuidetsera kuunza zviro zvinorapa nemitombo nekuunza michini inorapa kuitira kuti mikuhlani isaenderera nekupararira.

Makorokota ese ezvewutano pashi reshe, anofanire kunge ari antu anoramba eyendosangana. Eyisangana eyibuyirana nezvekunaka kwewutano. Nekusangana eyibuyirana njira dzinoshandiswa nge antu kuti asabatwe ngemikhuhlane nekurapa antu.

Akuru nemakurukota emusangano nezvikuxa anokurudzirwa kugare pashi eibhuyirana nekufundisana nekuunza matanho nenzira dzinokwanisa kushandiswa ngeantu kuti mikhuhlani isapararira mukati mwenharaunda dzedu ozouya ofundisa anhu asina chaanoziya zvinodetsera kuti mikhuhlani isapararira.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu nanamazvikokota nezvikunja zvinoshanda zvakazviemera ngekuda kwezviro zveari kuita ari kuaka zvibhedhlera mukati mwentaraunda dzedu amweni akona ari kuaka zvibhorani nemigodhi panoita kuti mvura inomwa antu muntaraunda inge iri mvura yakachena isina tsvina.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezveirikuita. Iri kuvaka mhatso nezvibhedhlera zveshe zvinoita kuti antu arapike pasina kubhadhara mari yakawanda. Izvi zvinobetsera futi kuti zvirwere zvataiziya kuti hazvirapiki zvakurapika mazuva anaya.

Antu eshe emunharaunda nemumiganga yeshe anofanira kunge eitenderwa kuenda kuzvibhedhlera zviri padhuze nawo zvine michini yakawanda inoita kuti antu arapiwe mikhuhlani yakawanda anenge ainawo asizi kubvise mare izvi zvinodetsera kuti mikhuhlani isandopararira nenyika yeshe.

Ana adoko eshe kunyanya nyanya ana adoko anofunda fundo yekutanga anofana kunge aneutano wakanaka peshe paanochera mvura kuzvikorayo panofana kunge pakachena pakanaka mvura yacho inofana kunge yakachena kuti mikuhlani isapararira mukati mendaraunda nemuupenyu.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuti karetu taiziye kuti kana teide mvura taitoende kumarwizi. Mvura yemurwizi yakashata ngekuti inonga yakasvipa. Asi tinode kubonga hurumende ngekuti hurumende yakaaka zvibhorani nenzvimbo dzekucherera mvura inenge yakanaka maningi, izvi zvinodakadza maningi.

Antu eshe emu ndaraunda tofana kubatana neku yayiya neku purutana kana teyi bhuyirwa nge madhokodheya kuti tinofana ku ongorora antu ane mikuhlani ye ndxondo kuti asaramba eyi hamba ega ngekuti anopedza ku kwadza anhu neku uraya zviro tinofana ku asunga marenje awo to agadzika pawo ega kuti asa kwadza antu.

Antu eshe anogara mukati mwentaraunda anofanira kunge eizwisisa kukosha kwakaite utano hwendxondo izvi zvinodetsera maniningi kuti antu agare asina kushushikana mukati mwendxondo, izvi zvinoita kuti utano hweantu hugare hwakanaka.

Aisa, antu asharukwa, amuna neakadzi, ntombi nemajaha antu eshe anofanira kuenda kofundiswa maningi ngekuda kwekukosha kweutano tisatyara tyara tisaite mumango kana tabhuirwa kuzi hambai tobhuirwa ngezvemitombo inoshanda kurape ndxondo dzedu.

Andu eshe emundaraunda kunyanya amuna neakadzi nentombi neandu eshe anogare mundaraunda ati kurei anofanira kufundiswa maningi ngekuda kwekukosha kweutano wendxondo zvinobetsera kuti anhu echikadzi panokura aite upenyu hwakakura maningi ngekuda kwekuti ndxondo dzinenge dzaka xoxoroka.

Antu ese emuunharaunda aisa vasharukwa vana vadoko amuna akadzi ndombi nemajaha anofanira kugara aiziya ngekukosha kwakita hutano hwendhlondo izvi zvinobetsera kuti muntu weshe unege ari munharaunda afunge zvintu zvinobetsere nharaunda kuti ibudirire.

Aisa antu asharukwa ana adoko amuna neakadzi eshe anofane kufundiswa ngekukosha kwakaite utano hwenxlondo izvi zvinoita kuti antu anenge arimunharaunda kana akaona muntu wabatwa ngemukuhlani hwenxlondo anoenda naye kuchipatara nekuchibhehleya orapiwa.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu mukati mwentharaunda nemumiganga yedu. Dzinofanira kunge dziri ndau dzine zvikwangwari zvinobhuya nekukombidza kune ndau dzinorapirwa antu. Izvi zvinodetsera kuti antu kana asvika asavhiringika, kana asvika pandau dzakadai, andoenda kuro kwaahambira kuenda koorapiwa nekupedzwa mukuhlani yese yaanenge anayo.

Ndau dzinoshandiswa kuongorora antu nekurape vantu dzakadai ngezvibhedhlera zvipatara nemakirinika dzinofanira kunge dziri ndau dzine zveshe nemichini yeshe inoshandiswe mazuva anaya kurape mikuhlani izvi zvinobetsere kuti kana muntu akauya ane mukuhlani kana denda ripi neripi unondorapika pasina kupokana.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwa antu mukuhlani dzakadai zvibhedhlera, zvipatara nemahosipitari ,dzinofanira kunge dziri nzvimbo ine mubhedha ine mavhiri kuitira kuti kana muntu akarwara unongochovhwa ari pamubhedha ipona kuendeswa kwaari korapirwa.

Ndau dzeshe dzino rapirwa antu dzinofanira kunge dziri ndau dzine bato dzinosvika pa ndau idzona kuitira kuti munhu akarwara zvekusa kona kuhamba unondo tarwa nge motikari kubve me mhatso make akananga ku bhedhlera.

Ndau dzeshe dzinezvibhehlera nendau dzese dzine makirinika nemahispitari nezvipatara dzinofanira kunge dziri ndau dzinogumika dzine pekuhamba pakanaka, pekuti zvimovha nemichovha zvinohamba neantu akaremara zvihambe.

Ndau dzeshe dzinorapwa antu, dzinofanira kunge dzirindau dzakanaka maningi. Antu eshe anoshandeyo anofanira kunge ari antu akafunda maningi. Kuitira kuti antu akauya nemukhuhlane nezwinoanesa asadzokera kumphatso asizi kubatsirwaba.

Ndau dzeshe dzino rapirwa antu dzinofanira kunge dziri ndau dzine zvipandera ne zvikwangwari zvinokombidza kuti panoitwa ngezvei izvi zvino detsera maningi kuti antu vaendepo vasa neseka neku bvunza bvunza ngekuti zvibandera zvinenge zvakato bhuya kuti iyo kunoitwa nezvei.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu anenge ane mukuhlani, akadzi, amuna, nendombi nemajaha, dzinofanira kunge dziri ndau dzinonasa kuita dzekuti mikuhlani haipararire . Ndau dzine michini inoshandiswa maningi kuti mikuhlani irapwe.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anthu dzakafanana nezvibhedhlera zvipatara nemahosipitari dzinofanira kunge dziri ndau dzine mibhedha ine mavhiri zvekuti kana munthu akauya akuwara kana kuguka makumbo unoona pekusundirwa ari eienda kodstserwa kunzvimbo yakafanira.

Ndau dzeshe dzino rapirwa antu dzino fanira kunge dzine muchini ino ita zveshe asi tinoda kubonga hurumende yedu ye Zimbabwe ngekuti ndau dzaka daro nemu Zimbabwe matone ndau dzekuti kwakuto rapwe antu neku vhenekwa antu anenge eyi rwara nge zvirwere zvemu kati kati mwe moyo ne mukati kati me mwiri.

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu, dzinofanira kunge dziri ndau ,dzine madziro akanaka, ndau dzisikapishi, nendau dzakanaka, kuitira kuti ana adoko asati aane masoja emiri akasimba, anoenda koorapiwa asingabatiri zvirwere

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu anenge ane zvibhedhlera nekubetserwa antu anenge eishushikana mukati meutano. Dzinofanira kunge dzirindau dzisikanayi, nepekuhambira panofanira kunge pasikanai. Kuitira kuti kukanaya antu anohambira pantu pasikanayi pakanaka.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu, dzinofanira kunge dziri ndau dzinosvikika. Dziri padhuze nemiganga nentaraunda dzese dzetinogara. Dzinofanira kunge dziri ndau dzine zviro, nemidhuri nemichini yeshe inoshandiswa mukurapa antu. Izvi zvinobetsera kuti mikuhlani isandopararira.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu nekudetserwa antu dzinofanire kunge dziri ndau dzakajeka ndau dzinosvikika kunyange neantu anorarama ngeurema . Dzinofanira kunge dzirindau dzine zvibandera zvinokombidza kuti ndau dzacho dziri pari kuti antu asaneseka ngekudzitsvaka.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanire kunge dziri ndau dzisinganayi, ndau dzakachena, ndau dzinoita kuti mikhuhlani isapararira. Dzinofanira kunge dziri ndau dzine michini inoshanda maningi kurapa antu. Dzinofanire kunge futi dziri ndau dzekuti kana antu akauya anogare pazvigaro kuitira kuti akamirire kudetsera amweni achidetserwa.

Antu eshe emuntaraunda anofanira kumbopota eivhakachiravo zvibhedhleya zveshe mahosipitari nezvipatata. Eionavo zvibandela nezvikwangwani zvakanyorwa kuti mazuva ano kurikuboizwa ngezvei ngekuti muzhibhedhlera antu anopuva ruzivo rwakawanda maningi kubudikidza ngezvikwangwari. Izvi zvinobetsera kuti tichengetedze utano hwedu.

Antu eshe emunharaunda anofanire kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaite utano mukati mweupenyu hwedu, antu eshe kana akuuya kofundiswa amweni akona tikadaidzwa tisaite mutyaratyara tisiate mimango ngatipurutane zvinenge zveibhuyiwa ngeantu akafunda ngezvazvo ana mazvikokota paanenge eitubhuyira ngekunaka kwakaite utano, ngekuti zvibhehleya zveshe zvechinge zvauya kwatiri neantu azvo tinodini?

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwekuti anhu ese akafunda irikuapinza mabasa kuti afundise antu nekuda kwekusho kweutano, asi tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwekuti anhu akafunda ya arikugadzira nekuongorora zvirwere mukati mwezvibhedhlera zvinoita kuti zvirwere zvisapararira mukati mwentaraunda dzedu.

Muntu weshe ari kufunda fundo yepadera anofana kuchidzokera mumiganga eifundisawo vantu vamweni vasina ruzivo nefundo nendxondo dzakaqhoqhoroka padera pekuchengetedza utano, izvi zvinobetsera maningi kuti ndaraunda dzedu dzisaita antu anenge eyirwara ngemikhuhlani akawanda.

Anthu ese akafunda maningi nekuda kwezveutano anofanira kudzokera kuntharaunda dzaakafundira koofundisao amweni nekuda kwekukosha kweutano izvi zvinodetsera kuti mikuhlani isandoramba yeipararira nenyika yeshe .

Antu eshe ngatisaite mityara-tyaraba. Ngatisaite mimango, ngatisakongonyeka kunge mabembezu kana teinge tabhuirwa kuti ngatiite musangano ngatiungane tifunduswe ngezvemikhuhlane, tifunduswe ngezvekuchengetedza utano ngatiungane panzvimbo dzatinenge tabhuirwa kuti tiungane kuti tiite kuti mikhuhlane isapararira mukati mwentaraunda nemiganga yedu.

Muntu weshe anofanira kufundiswa ngekuda kweku kosha kwakaita ku chengetedza utano nzvimbo ne ndau dzino rapiwa antu mukati mwe zvibhedhleya dzinofanira kunge dzine zvibandera zvaka nyorwa maererano nezve kukosha kwe utano kuti antu aka garira neku emera antu anenge eyi detserwa anenge eindo erengawo zvaka nyorwa pa madziro mukati mwe zvibhedhlera.

Antu eshe achiri kuzvikora anofanira kufundisa ngekuda kwekukosha kwakaita utano anofanira kufundiswa futi ngekuda kwekukosha kwakaite kurape mikuhlani nemitombo inoshandiswa kana antu akurape mukuhlani.

Antu eshe emuntaraunda aisa, akadzi, ana adoko, ndombi nemajaha, nanamai neamuna awo anofana kufundiswa maningi ngekuda kwakaita kukosha kweutano izvi zvinodetsera kuti utano hwedu urambe hwakanaka mikhuhlani isapararira.

Antu eshe anoita zvekufunda kunyanya anoita zvekufunda ngezve hutano nevanoita zvekuongorora nekuvheneka mikuhlani inokonzeresa kuti utano hwedu usaite zviro zvakanaka, utano hwedu usapumhuruka antu eshe anofana kufundiswa maningi kuti aite ana mazvikokota kuti paanouya kuzorapa antu anenge aine mikuhlani aite ngemwazvo

Chiro chakanaka maningi chinoizwa ngehurumende kuti asati ane chironga chaisa mukati menharaunda nemukati memuganga yedu. Anotanga abhuira antu ngekunaka ngekushata kwakaite chironga chakona. Izvi zvinobetsera maningi kuti kana chazouya antu anenge asizi kuviringika.

Antu eshe arimukati mentaraunda tisaite mikara-kara tisaite mimango tiyayeye kana teibhuirwa ngehurumende zvaanenge eida kutibhuira padera pezvirwere nemikuhlani inenge yaakuda kuuya mukati mwentaraunda dzedu. Kuti antu eshe tigare takagadzirira, tisazobatwa ngemikuhlani, tidzichengetedze.

Hurumende nemadhogodheya naana mukoti anofana kutanga abhuira antu eihamba muntaraunda nemumiganga yeshe eifundisa antu ngekuda kwekukosha kwakaita utano. Nekuti tinodzivirira sei kana mikuhlani yeinge yatibata mukati mwentaraunda.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofana kunge dzirindau dzine mibhedha yakanaka. Mibhedha isinga gorogodi, nemibhedha irimumhatso nemidhuri isikanayi. izvi zvinobetsera maningi kuti zvirwere nemukuhlani zvisapararira.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dzine midhuri nembatso dzinoongororwa nekurapa antu izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe kana aita mikuhlani anorapwa ngenguwa iripo, dzinofanira kuita nzvimbo dzinohambika netsoka, nzvimbo dzakanyarara maningi dzisina uhambe hambe

Ndau dzeshe dzinorapirwa anthu dzinofana kunge dziri ndau dzine michini yakakwana kuti anthu eshe anorwara ngenhengo dzese dzemwiri kutangira kumadziso kosvika kizvikunwe zvekutsoka akaenda ikona anondorapwa.

Ndau dzeshe dzinorapirwa anthu anenge ane mikhuhlani dzakafanana mezvibhehlera mahosipitari nemakiriniki nezvipatara dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena dzisingaiti kuti mikhuhlani ipararire, dzinofanire kunge dziri ndau dzakanyorwa kuti anthu asaneseka ngekuti zviri pachibhedhera zvakamira sei. Nzvimbo dzeshe dzinooneka kuri.

Ndau dzeshe dzino rapirwe antu anenge ane mukhuhlani, dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi, dzakaakwa zvakanaka , dzinoita kuti mikhuhlani isa pararira, dzinofanira kunge dziri ndau dzino hambika, dziri ndau dzisinganayi kana kupinde bukuta maningi, dzinoita kuti mikhuhlani isapararira kana antu vauya koorapwe mikhuhlani.

Ndau dzeshe dzinorapirwe antu eshe mukati mwemiganga yedu dzinofana kunge dziri ndau dzine zvigaro zvekuugarira antu akaemera kuti adetserwe dzinofanira kunge dziri ndau dzakanyarara , ndau dzisinganai, ndau dzisingapishi, ndau dzisingapindi bukuta izvi zvinodetsera maningi kuti mikuhlani isapararira.

Pazvipatara nepazvibhedhlera nemahosipitari dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzine pato dzinosvike movha nemuchovha kuitire kuti kana munhu akarwara zvekusaakone kufamba unounzwa nhemovha idzona kusvika pazvibhedhlera.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwa antu mikhuhlani yakasiyana siyana dzinofanira kunga dzirinzvimbo dzakanaka dzinoita kuti mikhuhlani isapararira , dzinofanira kunga dzirinzvimbo dzisingachayi zuva maningi , nzvimbo dzinemarata nemidhuri yakanaka inoita kuti antu asanaiwa, dzinofanira kunga dzirinzvimbo dzinosvike mhovha kana vantu vakarwara auye nemovha dzawo.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofana kunge dziri ndau dzine mibhedha yakanaka, ndau dzisinganayi, ndau dzisingapindi zuwa, ndau dzisingapindi mhepo inebukuta. Zvino detsera kuti mikhuhlane isarambe yeindopararira muzvibhehlera zveshe.

Zvibhedhlera zveshe , antu anoshandeyo zvibhedhlera anofana kufundiswa maningi ngekuda kwenguchengeta utano hwakanaka nekurape mikuhlani , izvi zvinozodetsera kuti kana antu anorwara auya aarapiki zvechimanga manga ngekuti anenge arapwa neantu anoziya zvaanoita , anorapwa eipora

Ndaudzeshe dzinorapirwa antu anenge eirapirwa antu anenge eirwara ngemu guhlani dzinofanire kunge dziri ndau dzinemafafitera dzeipinze mhepo kuitira kuti miguhlane isa pararira kuvantu vese vanenge vari muzvibhehlera izvona

Ndau dzeshe dzinorapirwa vantu vanenge vane mukuhlani yakawanda nevantu vanenge veirwara dzinofanirwa kunge dziri ndau dzine mubhedha yakanaka dzinofanirwa kunge dziri ndau dzisinganayi dzisingapindi zuwa ndau dzisingapindi bukuta izvi zvinoitira kuti antu anenge eyirwara asawedzerwa kubatwa nemukuhlani.

Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezvairi kuita. Irikutendera antu eshe akafunda maningi kuti azvigadzirire zviro zvawo .Amweni akhona agadzire mitombo inoshanda .mitombo inoshanda zvakawanda inoshanda kudzivirira mwiiri kuti isabatwa ngemukhuhlani nekurapa mikhuhlani.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu dzinofana dziri ndau dzakanaka maningi, ndau dzisinganayi, ndau dzinepekugarira pakanaka kana takaemera kuti amweni adetserwe. Asi kana zveshe zvichinge zvaitwa zvapera tinoda kubonga antu eshe anoshanda mukati mwehurumende neantu anoshanda kuutano ngebasa guru raari kubata mukati mwezvibhehleya.

Ndau dzeshe dzinoshandiswa ngeantu mukati mentaraunda kurapiwa dzinofanira kunge dzirindau dziri padhuze neantu nentaraunda nemiganga yeantu. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu akarwara arimukati memiganga arumbe padhuze kuti aende koorapiwa.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwe vanenge vane mikhuhlane dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzine mibhedha yakanaka, nzvimbo dzine pekuata pakanaka pasinganayi, pasingapindi zuva kana mhepo. Antu ese anoshandeyo anofane kunge ari antu akafundiswa maningi ngekuda kwekuti mikhuhlanen isapararire nekubata antu anenge eirwara zvakanaka.

Antu eshe emuntaraunda ana adoko, aisa antu asharukwa neantu eshe akura amuna neakadzi, majaha nendombi vanofana kufundiswa kurya chikafu nechekurya chakanaka, chineutano chinoita kuti vantu vasazonyanya kufemesa .Akazofemesa, zvinozokonzeresa kuti utano uende panjodzi maningi.

Tinoda kubonga maningi ngekuti hurumende neamtu eshe ana mazvikokota akagadzire michini inoongorora zviri mukati-kati mwemwoyo dzedu. Mukati mwemwiri nemukati mwengazi dzedu kuti zvakamira sei. Izvi zvinobetsera kuti kana pane mikuhlani irimwo tinozotsvaga mitombo inoshandiswa kuti antu arape mukuhlani iyona.

Muzvibhedhlera zveshe zviri munyika yedu yeZimbabwe kumativi marongomunya enyika kunofana kunge kune michini inoshanda maningi inoongorora nekuvheneke wandu ane mikhuhlani kuti mikhuhlani yacho iripapi kana avhenekwa mishonga nemitombo yeshe inorapa ngazi nemitombo inorapa dzimweni nhngondziri mwukati mwemuwiri dzinofanirwa kupuwa wandu kuti wandu warapiwe mikhuhlani.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviro zvinoizwa ngehurumende, ngekuda kwezvirohe zvinoizwa ndiana mazvikokota. Anamazvikokota akagadzire michini inorapa antu, michini inoongorora nekuvheneka zviri kuitika mukati memwiiri dzaantu. Tinoda kubonga maningi ngekuda kwemishonga nemitombo yakagadzirwa ndiana mazvikokota inobetsera maningi kuti mwiiri dzedu dzigare dzine utano hwakanaka.

Antu eshe emuntaraunda anofanira kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaite mitombo yekare neyechiyungu. Izvi zvinodetsera maningi kuti kana tikaziya tinozoziya mitombo inorape mukuhlani yatinenge tiinayo. Kunyanya mikuhlani yemuurozvi, yemumwongo neyemungazi.

Anthu eshe emuntharaunda kana tazwi ndiana mukoti ngatiende kuzvibhedhlera toobairwa ngatiende kuitira kuti mikuhlani isandopararire nenyika yeshe kana tazi ngatoobairwa ngatibairwe zvinodetsera maningi kuti mwiri dzedu digare dzine utano hwakanaka.

Taiti ijee kabanga igwinyiso, karetu nguva yatakakura isusu kana muntu akarwara ngemikuhlani yakasiyana-siyana, taindoona ngemadziso kuti urikurwara ngei. Asi izvozvi anamukoti aanenzira dzaanadzo ane michini yaanayo inoshandiswa kuongorora kuti mukati mwedu mune mikuhlani yakaita sei.

Mitombo yeshe inoshandiswa ndiana mazvikokota inorapa ngondo nekurapa murozvi nengazi inenge ine mukuhlani inofanirwe kuita mutombo isinga dhuri maningi , zvinobetsere antu asadhurirwa nekuti antu asatsvetekerwa ngeupenyu hwawo.

Antu eshe emundaraunda kunyanya antu akuru anofanirwa kuenda kuzvibhedhlera oita eivhenekwa kuti haana here mikuhlani yaanayo mukati memwiri dzawo kana anayo mikuhlani yaanawo opuwe mitombo inodetsera maningi mukati mengazi kuti muviri ugare une hutano.

Tinoda kubonga maningi antu anoona ngezvekugadzirwa kwemitombo. Ngekuti akagadzira mitombo yakanaka maningi yekuti antu echikadzi neechirume arapiwe mikhuhlani yaanenge anayo inenge iri mungazi. Imweni yakhona inenge iri muzvibereko. Imweni yakhona inenge iri musikarudzi mukati.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezvirikuitika mukati mwenyika yedu, antu eshe akafunda ari kutsvaka nekugadzire mitombo inoshanda maningi mukati mwemwiri dzedu. Imweni yakhona inoshanda mukati mwemwiri mumwongo asi imweni yakhona inoshanda mungazi. Izvi zvinodetsera maningi ngekuti zvirikuizwa ngeantu akafunda maningi anoziya zvaari kuita.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota akauya nendxondo dzakanaka dzekuti pane imweni mikuhlani yataitoziya karetu kuti airapiki asi izvozvi tinoda kubonga maningi ngekuti ana mukoti, madhokodheya nanamazvikokota akanasire mitombo inoita kuti anthu arapwe mikuhlani inenge iri mungazi nemuurozvi.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwemichini irikugadzirwa mukati mwezvibhehlera zveshe. Michini inoshanda maningi kuti antu akura antu asharukwa asingachakoni kuhamba ahambe achishandisa michini idzona. Tinoda kubonga ngekuda kwenzvimbo dzinoshandiswa kurapa antu mukati mwezvibhehlera. Nzvimbo dzinoongororwa nekuvhenekwa weti nemakhararwa eantu dzeishandiswa kuongorora kuti antu ane mikhuhlani yakadini.

Zvibhedhlera zveshe mahisipitari nezvipatara zvinofanira kunge dziri ndau nemidhuri inoshandiswa kuongorora nekuvheneka veti makararwa avantu. Zvinobetsera kuti antu aoneke kuti ane mikuhlani yakadini mukati mekurarama kwavo.

Ndau dzeshe dzirimuzvibhedhlera, dzinoona ngezvekuongororwa kwemikhuhlane nekuongororwa kwematenda dzinofanire kunge dziri ndau dzisingasviki-sviki antu, dzinofane kunge dziri ndau dzakachengetedzeka, ndau dzakanyarara dzisina zhowe-zhowe, zvinodetsera kuti antu anoshandemo, ashande aneunyanzvi, asina chinovhiringidza.

Ndau dzeshe dzinovenekwe nekuongoroorwa antu, kuongorerwe ndi dzaantu dzinofanira dziri ndau dzakafishiki dzisingangosvikwe neantu vese vese ,dzinosvikwa neantu vakafunda basi ngekuti zvinodetsera kuti vantu vakafunda vaite basa ravo ngemazvo. Mitombo yeshe ishande basa rayo antu ese vasabatwe nemikuhlane.

Nzvimbo dzese dzirikuzvibhedhlera , zvipatara namahosipitari dzinoshandiswa ndiana mukoti ngemadhokodheya kuvheneka nekuongorore mikhuhlani dzinofanire kunge dzirinzvimbo dzine michini yakawanda inodetsera kuongorore makararwa , weti neimweniwo mikhuhlani inondoonekawo paantu.

Ndaiti ijee kabanga igwinyiso antu emazuwa ano aane ndxondo dzakapinza maningi dzekuti akutoongorora nekuvheneka zviri kuitika mukati mweweti nemukati mwemakararwa edu Ngekundoaona nekuaongorora mukati mwendau dzaanoshandisa kuongorora zviro muzvibhedhlera.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwezveirikuita irikutenge mishini mukati mwezvibhedhlera zveshe michini. Michini inochengete nekungwarire fundo neruzivo izvi zvinobetsera maningi pakurapa kunoita antu. Michini yakona imweni yakona inoongorora nekuningira antu anenge eirwara nekunasa kutaura nekubhuya kuti mukuhlani vakona uri apa.

Ndau dzeshe dzinorapirwa vantu mukati mwenyika yedu yeZimbabwe nemimiganga yeshe iri kumativi marongo muna enyika , dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi. Nendau dzinovhenekwa nekuongororwe mukushani yekutora andu makararwaa neweti dzavo kuona kuti mune mukushani yakaita sei , munofanira kunge muri mundau dzakanaka, ndau dzine michini yeshe.

Tinoda kubonga hurumende yeZimbabwe maningi nekuda kwezvairikuita . Zvekuti iri kugadzira michini nekuipa kuzvibhedhlera zveshe zviri mukati me ntaraunda nematiwi marongomuna enyika kuti antu aongororwe mukati memwiri dzawo amweni akona avhenekwe kuti mikuhlane yawo iri pari.

Ndau dzeshe dzinovhenekwa antu mukati mwezvibhedhlera dzinofana kunge dziri ndau dzakafushika ndau dzisingandosvikwi ngeantu eshe eshe asi dzinofana kunge dziri ndau dzine michini yeshe inoshandiswa kuti antu arapwe . Dzinofana kunge dziri ndau dzinemadziro akanyorwa kuitira kuti antu azwisise kana eitsanangurirwa antu eshe anoita nezvekuvheneka antu.

Hurumende yedu yeZimbabwe iri kupinza anthu mabasa ekuti arape anthu anorwara amweni akona ndiwo arikuvheneka nekuongorora zvirwere nemikuhlani yeshe iri kuitika mukati mwenyika muzvibhedhlera zveshe zviri mukati mwenyika yedu.

Ndau dzese dzinoshandiswa ndiana mazvikokota kuongorora nekuvheneke weti nemakararwa evantu nemikhuhlani dzinofanirwa kunge dziri kure neantu, dzinofanira hee kunge dziri ndau dziri kure neruzha, ndau dzakachema kuitira mikhuhlani isapararira.

Tinoda kuabonga hurumende maningi ngekupe zvibhedhlera zveshe michini inoshandiswa pakuongorora nekurapa antu. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu iwona paanenge abatwe ngemukhuhlani anorapika ,zvakadaro mikhuhlani aiendereri nenyika zvisina tsarukano.

Tinoda kubonga maningi hurumende yezimbabwe nana mazvikokota ngekuda kwekufunda nekufundisana kwarikuita kunasira nekuongorora mikuhlani inobatsira antu mikuhlani yacho usati yauya mukati mendarauna izvi zvinodetsera paunozoiona irapike nyore.

Ndau dzeshe dzinovhenekwa nekuwongororwe mikhuhlane mukati mezvibhedhlera, dzinofanira kunge dzirindau dzinemichini yeshe inodiwa, kuyitira kuti mikhuhlane yeshe irapike, nekuwongororwa ngenguwa.

Ndau dzeshe dziri muzvibhedhlera dzinoshandiswa ngeana mukoti ngemadhogodheya. Neantu akafunda maningi aneunyanzvi kuongorora nekuvheneka zviro zvinokonzera utano makararwa neveti yeantu zvinofanira kugara zvakachena. Hurumende yedu inofanira kutenga nekunasirise zviro kuti zvigare zvakachena antu arapike zvakanaka.

Tinode kubonga hurumende maningi, ngekuda kwezviro zvairi kuita mukati mendaraundaa, muzvibhedhlera nekuti iri kuunze michini inoshandiswaa kuongorora nekuvheneke mukuhlani yakasiyana siyana, iri kuuya mundaraunda dzedu, iri kuake midhuri nembatso dzekuti ana mazvikokota avheneke mikuhlani.

Ndau dzeshe dzinorapirwa antu pazvibhendleya zveshe. Nendau dzinoshandiswa kuongorora nekuvheneka zvirwere zvinyowani. Weti nemakararwa eantu anenge auya eirwara dzinofanira kunge dziri ndau dzine zviro zveshe zvinodiwa nemichini yeshe inodiwa. Antu anenge eishanda mwo anofanira kunge ari antu anoziya zvaanoita mukati mwekuchengetedza utano hweantu.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwezveiri kuita kuti muzvibhedhlera mweshe mune michini yakushandiswa mazuwano yakurape mikhuhlani yakawanda iyo michini inodetsera maningi kune zveshe zvinenge zveiitwa kuti mikhuhlani irapwe ngematenda.

Ijee kabanga igwinyiso, karetu taiziye kuti antu eshe anenge abatwa ngemikhulani neantu anenge akude kubara anoashirwa ndiananyamukuta, asi antu anenge abatwa ngemukhulani anoende kun'anga asi izvozvi antu ese abatwa ngemukuhlani anoende korapiwa kuzvibhehlera amweni akona anotourirwa ndiana mazvikokota nanamukoti pamhatso pawo, anenge eida kubara anoenda kuzvibhelhera kobarira ikonayo.

Tinoda kubonga maningi hurumende nekuda kwezveiri kuita ngekuti amweni ana arikufunda ari muzvikora zvefundo yepadera-dera, paanoenda kofunda mabhuku awo haandofundi mabhuku basi asi anopota eindoendawo kuzvibhedhlera zveshe, eienda kofundiswa akaningira antu acho arikutaurwa ngezvavo mumabhuku, kuti anorapika sei.

Tinoda kubonga maningi ndekuda kwezviro zviri kuitwa ngehurumende ye Zimbabwe kuti iri kutendera ana eshe adoko kuti afundiswe. Amwene ako akakuvara, ari kufundiswa, amweni eipuwa zvimuti nesimbi dzekuhamba ndidzo, zvinodetsera kuti utano hwavo hugare hwakanaka. Utano hwekubara hweantu akuru, tinobonga futi hurumende iri kuramba yeishanda maningi kuti hurambe hwakanaka.

Antu eshe anenge aine ndani anofanirwe kuende kuzvibhedhlera, zvipatara nezvimahosipitari zviri padhuze nawo awobhuyirwe kuzi chiini chinoitika kana wakude kubara woyayeya nekupurutana kune zvaanenge eyibhuyurwa ndianamukoti nemadhokoteya kuti asazoite dambudziko pakubara.

Tinoda kubonga hurumende yedu ngekuda kwezvairikuita mukati mwendaramo dzedu kuti iri kunasirisa ndaramo dzedu zvakanaka, tinoda kuwabonga hee futhi ngekuda kwezvaari kuita kuna anamai edu naana taita edu na ana ayaya ngekuti ari kurapa mahara zveshe zvine chekuita nekubara mikhuhlani yekubara nemikhuhlani yepabonde, nekuwafundisa kuti zvinomboizwa sei.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda zvezviro zvaari kuita mukati mwentaraunda nezvirongwa zvaari kuunza mukati mwentaraunda, zvekuunganidza nekukokorodza anamai eshe, kuti abhuirwe ngezveutano hwekubara neutano hwepabonde .

Antu eshe anenge aguka marenje anenge akuwara anofana kuenda kuzvibhehlera opiwa zvimiti nezvisimbi zvaanoshandisa pakuhamba izvi zvinodetsera maningi kuti gumbo parinenge reiporawo unenge usina kugara pamhatso unenge weihamba hambawo kuitira kuti mabasa eshe nemishando zviizwe.

Ana mazvikokota emazuvano akauya nezvijira zvinomonera nekukomberedze marenje anenge aguka paanenge eipora zvinoizvi zvakona zvinomoneredza nekupomberedza maronda anonga aine antu izve zvakanaka maningi nekuti migulani ayirambi eyipararira maronda anokasira kupora .

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwe antu dzakadai ngezvibhedhlera, makiriniki nemahosipitari, nezvipatara dzinofane kunge dzirinzvimbo dzinezviro zvinodetsere kutwara zviro, izvo zviro zvakhona zvine mavhiri ekuti kana zvakude kutwara zviro, hazvinesekiba, zvino ndochovhwa zvoto mburumbuka.

Tinoda kubonga hurumende yezimbambwe maningi nekuda kwezveiri kuita kuti irikuunze zvigero, mapanga netsino mukati mezvibhedhlera zveshe zviri mukati mentaraunda nemiganga yezimbambwe. Izvi zvinobetsera maningi kuti antu anenge ane unyanzvi asashaya zviro zvekushandisa paanorape mikuhlani yeantu.

Zvirozveshe zvinotengeswa ngaantu anenge airumba kusimbise marenje neantu anenge akaguka marenje nekukuvara marenje. Zvinofanira kuonanekwa kuzvibhedhlera zveshe nembatso nezvitoro zveshe zvinotengesa mishonga nemitombo yechiyungu.

Zvibhedhlera zvedu zveshe zvemuzimbabwe nezvemumiganga yedu zvinofanire kutenga nekutsvake mare yekutenga simbi nezvimiti zvinodhandiswa ngeantu anenga ane makumbo asinga chakoni kufamba kuti ahambe.

Tino bonga maningi ngekuda kwe michini iri ku gadzirwa ndi ana mazvi kokota mukati me zvibhedhleya zveshe michini inoshandiswa kurapa antu nge imweni wo michini inoshandiswa ku ongorora neku vheneka utano hwe antu hwakanaka sei ne imweniwo ino shandiswawo ku vheneka neku ongorora mi kuhlani.

Zvibhedhlera zveshe ne zvipatara nema hosipitari zvino fanira kunge zvine michini yekuti muntu aka rwara akaenda ko vhenekwa zvino buditsa kuti muntu wakona uri kumbo rwara ngei izvi zvinod detsera kuti mu kuhlani irapike zviro nyore.

Zvibhedhleya zveshe zvemunyika nezvipatara zvinofanirwa kunge zviine michini inongwarira fundo nekungwarira zviro zvakawanda maningi zvinoitika mukati mezvibhedhlera munofara kunge mune muchini. Dzinochengeta nekuvheneka zviro zveshe nemikuhlani inenge irimo mukati mentaraunda yeivheneka antu kuti antu arapiwe zvakanaka

Tinode kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwekutenga mibhedha nemichini yese inoshandiswa muzvipatara nemuzvibhedhlera izvi zvinoita kuti antu eshe anonga auya amweni akona akuwara neamweni anonga eirwarawo ngemikuhlani imweni anorapiwa zvakanaka pasina kuneseka .

Taiti ijeee kabanga igwinyiso karetu taiziye kuti Kana muntu akarwara ngemukhulani yakandowanda paanoende kuzvibhedhlera Akuna zviro zvakawanda maningi zvaanoone asi izvozvi tinoda kubonga hurumende ngekuti yakatenga Nekunasire michini yakawanda inodetsera kuona nekuvheneka pane zvikhuhlani zveshe zvinodetsera kuti mira khuhlani irapike zvakanaka.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ane ndxondo dzakatwosoroka ndxondo dzakagwinya maningi ndxondo dzinofunga nekuda kwemuchini yaanogadzira zvimwe zvipatara nemuzvibhehlera muchiniyo inoshanda maningi kuti vantu varapwe imwe yakona inoshanda kubata vantu vanenge veichekwa veivhiiwa matumbu kuti arapwe kupedza zvikhuhani zveshe zvaanenge anazvo.

Antu eshe ane unyanzvi mune zvekurapa anofanira kutengerwe hembe nehanzu dzekupfeka kuti paanenge akuvhiya antu nekurapa antu avhiye akapfeka hembe idzona. Kuitira kuti mukuhlani isapararira kubva pane muntu uri kurapwa kuenda pamuntu uri kurapa.

Nzvimbo dzeshe dzinorapirwa antu dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzine mibhedha yakanaka yekuti antu eshe anenge eirapiwa Anonasa kuatawa zvakanaka asingarwadziwi anouya ane matenda nemikuhlani yakasiyana siyana anorapika.

Muzvibhedhlera zveshe mumahosipitari memuzvipatara munofanira kunge mune ndau nezvigubhu zvinoiswa marara nezviro zvinenge zvapedza kushandiswa zvinenge zvine ngazi izvi zvinodetsera kuti mikuhlani isapararira yeitangira muzvibhedhlera zvedu.

Tinoda kubonga maningi akoti, madhokodheya naanamazvikokota ngekuda kwebasa raari kubata maningi. Tinobongahe hurumende ngekuda kwekutenga muchini inoshandiswa mwukati mwezvibhedhlera. Imweni yakona inoshandiswa kuongorora nekuvheneka antu anenge eirwara. Izvi zvinbetsera maningi kuti antu anozorapa arape mikuhlani chaiyo-chaiyo.

Tinode kubonga hurumende ngekuda kwezveirikutenga, michini yeirikutenga mukati mwezvibhehlera. Izvi zvinodetsera maningi, nemibhedha kuti antu eshe anenge eirwara nemikuhlani inozi hairapiki, anokwanisa kurapika zviri nyore.

Antu eshe emuntaraunda tinokurudzirwa maningi kuti tipengazi yedu kuneantu anoziya zvanoita anamazvikokota. Izvi zvinozobetsera kuti kana amweni antu akakuvara panoende kuzvibhedhlera anopuve ngazi yedu kuti aponevo. Ngazi iyi inenge yeishandisirwe imweni michini inozoise ngazi iyi mukati mwengazi yedu.

Tinoda kubonha maningi zvirikuizwe ngehurumende yedu yeZimbabwe mukati mezvibhedhlera nentaraunda dzeshe dzirimukati mwenyika yedu hurumende yedu irikutenga michina inokwanise kurapa antu ngemichini inokwanise kuona kuti vantu varikurwara zvakadii.

Tinoda kubonga hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwekushanda ngesimba kweirikuita kuti kuzvibhedhlera zveshe mwakuoonekwa michini yeshe inoshandiswa kuongorora nekovheneka utano nekuvheneka mikuhlane inondouya muntaraunda izvi zvinodetsera kuti kurapika kweantu kuite nyore.

Chiro chakanaka maningi kuti kuzvibhedhlera kweshe, nekumahosipitari ne ekuzvipatara kuite michini, zvigero, nemapanga anoshandiswe kuvhiya antu nemapanga anoshandiswahe kuvhiya zveshe zvinoshandiswe kurapa antu.

Tinode kubonga maningi ngekuda ngezviri kuizwaa nehurumende , zvekuti hurumende yaakupa zvipatara nezvibhedhlera mibhedha yekuti vantu veirapwaa, anorapwaa akagara paro pasingagorogodi, zvinodetsera maningi kuti asabatwa ngemukuhlani.

Tinoda kubonga maningi ana mukoti nemadhokodheya nana mazvikokota ngekuda kwekugadzira kwarikuita michini inoshanda muzvibhedhlera zveshe kurapa antu imweni yakona inovheneka nekuongorora mikuhlani yevantu.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwezviro zvaari kuita, amweni akona akagadzire tsono dzinoshandiswa pakurapa, amweni akona akagadzire zvigero, amweniwo ndiwo akagadzire mapanga anoshandiswa kuvhiya antu anenge ane mikhuhlani iri kuda kurapiwa ndiana mazvikokota.

Tinoda kubonga maningi antu akafunda maningi anengqondo dzakaqoqoroka nekuda kwemichini yaarikugadzira imweni yakona inoita kuti antu anorarama nehurema akaremara ahambe chakanaka ngekuti dzinemavhiri ,dzimweni dzakona dzinoita kuti antu eshe anemikuhlane arapike zviri nani ngekuti dzinowongorora nekuvheneka zvirikuitika mukati mehurozvi nemukati mengazi.

Taiti ijee kabanga igwinyiso tikaende kuzvibhedhlera zveshe tinoone imweni michini inoshandiswa kuongorora zviro nezvopukanana zvinokonzera mikuhlani. Tinotozviona zveitohamba mugirazi izvi zvakanaka maningi ngokuti antu eshe akarapiwa ntaraunda yeshe inosara isisina antu anenge eirwara.

Tinode kubonga maningi anamazvikokota nehurumende yeZimbabwe ngekuti irikupa michini inishandiswa kurapa antu mukati mwezvibhedhleya irikupahe zvigero mapanga netsono dzinoshandswa kudetsera nekurapa antu anenge ane mikuhlani mukati mwezvibhedhleya zvedu.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu nanamazvikokota mukati meupenyu hwedu ngekuti varikutiitira zviro zvakanaka kuti utano hwedu hugare hwakachengetedzeka. Arikugadzira michini inoshanda maningi mukati mezvibhedhlera kurapa, kuongorora nekuvheneka utano hwedu kuti hamuna mikhuhlane here.

Muzvibhehlera zveshe zvemunyika yezimbabwe nenharaunda nematii marongomuna enyika zvinofanire kunge zvine michini yakanaka maningi yekuti kana pakauye muntu unorwara ngemukhuhlani unoenda apora.

Tinoda kubonga maningi hurumende yeZimbambwe ngekuda kwekupinza basa antu anoziya zvaanoita antu iwona akagadzira michini inoshandiswa kurapa anhu nekuongorora zviri mukati mwemwiri yevantu amweni acho michini inoongorore zviro mukati mwenzee asi imweni yakona inoongorora zviri mungazi chaimo.

Tinode kubonga maningi anhu eshe anoshande muzvibhehlera ngekuda kwekukona kushandisa kwaanoita midziyo yeshe yemuzvibhehlera yakafanana ne zvigero ,mapanga ,netsono nemajekiseni zvinoshandiswa mukati mwezvibhehlera kurapa anhu izvi zvinodetsera maningi kuti mihkuhlani isandorambe yeipararira nekuti anhu asafa nekuda kwemikhuhlani.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwezveiri kuita. Hurumende iri kutenga michini yekuti antu arapwe, michini inoise mvura mumwiiri, michini inoiswa padhuze nemubhedha kurapa antu anenge aapadhuze nekufa ayani.

Tinoda kubonga maningi karetu taiziye kuti kana muntu akarwara ngemikhuhlani nedenda rakandowanda Wanda antu aienda kokume sakarezhe remushonga nemitombo yaidetsera maningi, asi izvozvi madhokodheya akandosvina zviro zvinoshanda basi pamutombo yechindau yataiziya ndoyakushandiswa maningi mukati mwezvibhedhlera zveshe inoshandiswa ngemajekiseni netsono kuti antu arapike mukushanda.

Tinoda kubobda hurumende kaningi nana mazvikokota ngekuda kwezvaari kuita mukati mentaraunda nemukati mezvibhedhlera amweni akona ari kutenga nekupe zvibhedhlera michini inoshandiswa ngeanthu anenge akuwara arikupahe zvibhedhlera michini, mapanga, tsono nezvigero zvinoshandiswa kuvhiya anthu anenge eirwara.

Tinode kubonga hurumende yeZimbabwe maningi ngezvayirikuita ngekuti iri kugadzira michini yakawanda maningi inoshandiswa kuongorora nekuvheneka nekuzemena utano wedu isusu vantu yobhuya pane mukuhlani kana uripo mukuhlani yoendesa kunana mazvikokota yoenda kuzoerenga nekuti antu isusu tinenge tine mukuhlani tipore.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ngeanthu eshe anobatikira ngezvekukosha kweutano muzvibhedhlera zveshe kuti arikutenga mishini inoshandiswa kurapa anthu mishini inoshandiswa ngeanthu anorwa nemichini inoshandiswa ngemadhokodheya neakoti kurapa anthu eshe anorwara nekuti anthu adziirire zvirwere nemikuhlani.

Antu eshe anoshanda muzvipatara, muzvibhedhlera, nemumahosipitari, anoshanda einasira nekushandisa ,michini yeshe inorapa antu, anofanira kunga ari antu akagwinya, antu ane unyanzvi maningi, kuti akone kushandisa michini iyona, antu asaparadzirwa ngemikhuhlani ,nekuti antu apore.

Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezviro zvairi kuita kuti iri kutendera anamazvikokota kugadzire zviro zvinoshanda muzvibhedhlera zvose zvinorapa antu. Kugadzira zvigero, tsona neimweni michini inoshandiswa ngemadhokodheya kuti antu arapike zvakanaka.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwezveiri kuita kuti muzvibherera zveshe nemuzvipatara nemumahosipitari. Irikuendese nekutenge michini inoshandiswe pakurapa antu. Neimweni michini inonangisa nekuvheneka zvirimukati mwemwiiri dzeantu.

Hurumende yedu yeZimbabwe inofanira kuona maningi ngezvemitombo inoshandiswa ngevantu vanorwara nemichini inoshandiswa ngeantu anorwara nemichini inoshandiswa kurapa antu vane mikuhlani yakawanda hurumende inofana kutenga michini yona youya nayo muzvibhedhleya zveshe antu orapwa mahara.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwezvaari kuita mukati mweupenyu hwedu mukati mwekurarama. Akagadzira mutombo yakanaka maningi iyo inodetsera mukurape mukhuhlani inenge yabata antu mukati mwentaraunda dzimweni dzacho mikhuhlani taiiti adzirapiki karetu asi tinoabonga maningi ngekuda kwemitombo yaakagadzira.

Toda kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe ngekuda kwekutendera kweirikuita antu eshe anoita zvekugadzira mutombo yechimanje manje mitombo yechiyungu kuti agdzire hawo mutombo izvi zvinobetsera maningi kuti mitombo ikawandisa mukati menyika antu anorwara anoita ashoma mitombo inochipa.

Tinoda ekubonga maningi ana mazvikokota, neantu eshe anoita zveutano, ngekugadzire mitombo yechiyungu. Mitombo yechiyungu inoshanda maningi ngekuti inodetsera mukurapa mikhuhlane, yaayo mazuwa anaya.

Taiti ijee kabanga igwinyiso karetu taiziya kuti kana ukarwara ngemikuhlani yakawanda Wanda waiende mushango wookume mashakani kana kutore nzinde dzembiti kana mapande, asi izvozvi tinode kubonga ana mukoti, madhokodheya nanamazvikokota ngekuti akagadzire mitombo yechiyungu inoshandiswa kurapa mikuhlani yeshe kana weinge wabatwa ngemikuhlani.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviro zvirikuizwa ndana mukoti nemadhogodheya nana mazvikokota mukati mwendaraunda arikugadzira mitombo yechiyungu. Mitombo inodetsera maningi kurapa mikuhlani nekudzivirira mwiri kuti isabatwe ngemikuhlani yakawanda.

Tinobonga maningi anamazvikokota ngekuda kwezviro zvaanoita, amweni akhona akagadzire mitombo yechiyungu inoshanda maningi mukati nekurarama kwedu. Tinoda kuabonga ngekuti mitombo yaakagadzira inorape mikhuhlani nematenda akasiyana-siyana zvinoita kuti mwiri dzedu dzigare dzakagwinya.

Tinoda kubonga vanamazvikokota ngekuda kwekugadzire mitombo inodetsera maningi mwukati mwekurarama kwedu. Mitombo iyi inodetsera zviro zvakawanda maningi asi tinoda kubonga ngekuti inorape mikuhlane. Imweni yakona inodzivirire kuti miviri isawane isawane mikuhlane kana kubatwa nemikuhlane zvisina tsarukano.

Ndinofa kubonga ana mazvikokota ngekuda kwezvino zvaari kuita ,arikugadzire mitombo yakawanda maningi mukati mwenyika yedu iyi inodetsera kurape mikhuhlani yakawande maningi zvinodetsera hee kuti vantu vasabatwe ngemikhuhlani inodziwirira mikhuhlani yakawanda maningi mukati meuoenyu hwedu.

Tinobonga maningi nekuda kwana mazvikokota madhokodheya neantu akawanda wanda anoshanda kuhutano kwemitombo yavanogadzira vanogadzira mitombo yakanaka maningi Inorapa mikuhlani yakawanda izvi Zvinodetsera maningi mukati mekurarama hutano hwedu hugare hwakanaka.

Taiti ijee kabanga igwinyiso karetu taiziye kuti kana muntu akarwara asati atorwara eida kudetsera mwiri vake kuti urambe une utano hwakanaka. Vaienda mushango kokuma mashizha asi izvozvi anamazvikokota akagadzira mitombo yakanaka maningi inodetsera mwiri dzedu kuti dzirambe dzine utano hwakanaka.

Antu eshe anogadzira mutombo inoshanda maningi kurape itsvo tinodakuvabonga maningi. Ngekuti mitombo iyi inobetsera kuti itsvo dzedu dzigare dzakanaka. Inobetserahe kuti itsvo dzedu dzirapike kana dzakuda kuita ingatei dzakufa dzimweni dzacho dzisinga chashandi.

Tinoda kubonga maninigi ana mazvikokota nemadhokodheya ngekuda kwezvaari kuita neantu eshe nemitombo yechiyungu karetu taiziya kuti antu akarwara anoende mushango kotsvake nzinde dzemiti nemashizha odzokera omwa kuti ararame kuti asabatwa ngemukuhlani asi antu emazuvaanaya ana mazvikokota akagadzirire mitombo yechiyungu inoshanda maningi kuti utano hwedu urambe hwakanaka.

Tinobonga maningi ngekuda kwemitombo irikugadzirwa ngeantu akafunda ngezvemitombo, madhogodheya nanamazvikokota naakoti. Mitombo iyi irikudetsera maningi mukati meupenyu hwedu ngekuti mitombo iyi irikurapa mikhuhlani yakawanda maningi, izvo zvinodetsera mukati mekurarama.

Antu eshe arimundaraunda anofana kufundiswa nekuziviswa ngezvemitombo yechirungu yakanasirwa ndiana mazvikokota ,ndinoda kuvabonga maningi ana mazvikokota ngemitombo yavakagadzira inodetsera maningi kuti mukuhlani isapararira mukati memiganga yedu inoramba he mikuhlani.

Tinobonga maningi antu eshe akaita zvekufunda ngezveutano ngekuti mazuwano akugadzira mitombo yechiyungu, mitombo inoshanda maningi kurape mikhuhlani , izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe anenge akabatwe nemukhuhlani asafa asi arapike nekudziirirahe kuti tigare tine utano hwakanaka.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ngekuda kwezviro zvanoita mukati mweutano. Amweni akona akagadzira mitombo yechiyungu. Mitombo inoshandiswa kudziirira mwiri kuti isabatwa ngemukuhlani. Neimweni mitombo inoshandiswa kurape mukuhlani.

Tinoda kubonga maningi zvirikuizwa ngehurumende zvekutendera antu eshe nekufundisa ana echikora ngezveutano, Amweni akhona arikufundiswa kugadzira maphilizi nemitombo inozoshanda maningi mukati meutano wedu.

Mitombo yeshe iri kugadzirwa mazuva ano yechiyungu yakanaka maningi. Ngekuti imweni yakona kana ukatoimwa veirwara inotorape mikuhlani asi imweni yakona inofandiswa ngevantu kuti asabatwa ngezvirwere. Inodzirira mikuhlani nematenda kuti asabata mwiri dzedu.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwe zviro zvaari kuita mukati me ndaraunda amweni akona aka gadzire mapirirsi ne mitombo ino shandiswe kurapa mi kuhlani yaka siyana siyana izvi zvino detsera maningi ngekuti imwe mitombo ino dzivirira mwiri kuti isabatwa ne mi kuhlani.

Tinoda kubonga maningi hurumende yeZimbabwe ngokuda kwekutendera kwairi kuita antu kunasire mitombo nekufundise kweiri kuita ana adoko kunasire mitombo kwete mitombo yekuti antu arye basi nokuti antu ashandise basi asi kune mitombo iri kugadzirirwawo mhuka dzakaita imbwa nemwombe nedzimweni mhuka dzakandowanda wanda dzinoita kuti mhuka idzona dzigare dzine utano.

Tinoda kubonga maningi antu eshe akafunda maningi nana mazvikokota ngekuti antu eshe emundaraunda pane amweni akona ekuti akarya kana kubata zviro zvaanenge asikawirirani nazvo anotanga kutoita mapundu , amweni akona anotanga kutorwara asi tinoda kuabonga maningi ngekuda kwemutombo waakagadzira nekunasira inoita kuti antu akadaro arapike .

Tinobonga maningi ngekuda kweakoti, nanamazvikokota, akagadzira mitombo yakawanda maningi, imweni yakhona ndiyo yaakushandiswa muzvibhedhlera zveshe zvemazuwa ano, inodetsera maningi kurape mikhuhlani yakasiyana-siyana.

Tinobonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ndanamazvikokota mune zvemushonga nezveutano. Amweni akona ari kugadzire maphirizi nemitombo yechiyungu inoshandiswa maningi kurape mikuhlani yakati wandei mukati mweupenyu hwedu.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ngekuda kwee zva akaita maningi kuti ari kugadzira mitombo ye chiyungu mitombo inenge yakato nyorwa kuti mutoo uri mukati mwe mutombo waka wanda sei unoku batsirei izvi zvino detsera kuti antu eshe anenge eida kurapiwa ne anenge eyi rwara aziye kuti mutombo waari kutora uno shandei ngekundo erenga basi.

Tinoda kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwnzira dzaari kuuya nadzo mazuwanaya dzekugadzira mitombo. Mutombo iyi inoshand zviro zvakawanda maningi mukati mwekupona kwedu. Irikishanda kurape mikhuhlane nekudzivirira mwiri kuti dzisabatwa nemikhuhlane.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ngantu akafunda maningi ana mazvikokota arikugadzira mitombo yakanaka maningi, mitombo imodetsera kuti antu anenge arwara kana akaimwa anopora. Imweni mitombo yakona ndiyo inoshanda kuti kana muntu akaimwa inoita kuti mwiri wemuntu usukike.

Tinode kubonga maningi ana mazvikokota ngekuda kwekugadzire mitombo yechiyungu yaari kugadzira , mitombo iyi inoshanda zviro zvakawanda maningi ainyanyi kuoneka kumaruzevha inoonekwa mumataundi izvi zvinodetsera kuti kana muntu akarwara arimutaundi aasisina nguwa nemukuwo wekuende mushango kotsvake nzinde wakundoenda kuzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu.

Tinoda kubonga ana mazvikokota maningi ngekuti akagadzire mitombo yakawanda yechiyungu, iyi mitombo inoshanda maningi ngekuti amweni antu anogara mumataundi aana nguwa nemukuwo wekuende mushango kotsvaka mitombo yechindau yetaishandisa karetu.

Tinode kubonga ana mazvikokota neantu eshe anoshande muzvibhodhlera neanogadzire mitombo yechiyungu akaite zvirozvo ngeunyanzvi zvinodetsera maningi kuti mikhuhlani kana yararwa ngeantu asafabaa kana amwa mitombo yakadaro.

Tinoda kubonga ana mazvikokota nea tu eshe akafunda ngezveutano kufundo yepadera dera ngekuda kwezviro zvaarikuita ariku gadzirira mitombo inoshanda maningi mukati mweutano ari kugadzira mitombo inodzivirira muviri kuti isabatwa ngemukuhlani arikugadzira hee mutombo inorape mukuhlani yakona.

Toda kubonga anamazvikokota ngekuda kwebasa raari kubata. Ari kugadzire mitombo yakawanda maningi, inodetsera kuti antu agare ane utano hwakanaka. Imweni yakhona inodetserahe, kuti antu weshe anenge aine mukhuhlani ,arapike kuti mikhuhlani ipere.

Tinode kubongaaningi anamazvikokota madhokodheya neakoti ngekuda kwezvaari kuita karetu taiziye kuti kana muntu akarwara unoende mushango kotsa nzinde dzembiti, mapande nemashizha pamweni pakona asi izvozvi akaende mushango ochotora zviro izvona kwakusvina kwakugadzire mitombo yechiyungu inoshanda maningi.

Tinoda kubonga ana mazvikokota ana mukoti madhokodheya neantu eshe anoshanda muzvipatara nemuzvibhedhlera zvinogadzira mitombo yechirungu mitombo yechirungu inodetsera maningi mukati mekurarama kwedu imweni yakona inorapa zvikotsoro inorapa zvakawanda wanda mikuhlani inondooneka mazuva anawa.

Tinoto bonga maningi, karetu taiziye kuti kuti tigeze mazino edu, kuti tishambe mazino taitore zvimiti zvemishango, asi izvezvi tode kubonga hurumende ngekuti iri kugadzire mitombo yekuti patino geza mazino edu tinogeze ngemitombo iyona kuti mazino edu achene. Mitombo yechiyungu iyi inobetsera maningi mukati mekurarama nekuchengetedza utano hwemwiri nemitezo yemwiri.

Tinode anamazvikokota eshe ngekuda kwemikuhlani yaari kurapa. Ari kurapa mikuhlani ngenzira dzakasiyana siyana. Dzimweni nzira dzakona ngedzekuti ari kugadzire mitombo yechiyungu iyo inodetsera maningi kurape mikuhlane.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota, neakoti nemadhokodheya eshe ngekuda kwezvaari kuita mwukati mweupenyu hwedu. Karetu taiziye kuti kana muntu akabatwa ngemukuhlani unoende mushango kootse nzinde dzemiti nemakwande, Asi izvozvi anamukoti nemadhokodheya naanamazvikokota akanasire mitombo yechiyungu yeishandise nzinde dzeitaende mushango kundotoradzo.

Antu eshe anoshanda muzvibhedlera anofanire kungwarire ku fundo nemapepa nemagwaro eshe ane chekuita neantu uwandu hweantu anorwara nepfungwa kuitira kuti mangwani pazooneka kuti anga akawanda sei antu akona.

Antu eshe anofana kusununguka, kupurutana nekuyaiya zvinenge zveibhuyiwa ngeantu eshe akafunda, kuti hambai tiende kotaurirwa nekufundiswa pamusoro peutano hwendxondo kuzvibhedhlera zveshe zviri padhuze nembatso dzetinogara.

Antu eshe emunharaunda aisa, akadzi ,ana adoko, amuna , ndombi nemajaha eshe anofanira kuyaiya nokupurutana kana ana mukoti nemadhokodheya, eiabhuira , eiatsanangurira nekuafundisa ngezvekukosha kwezvehutano hwendxondo.

Hurumende nevatungamiriri vese venyika dzeafrica vanofana kuunza zvirongwa ,zvekuti antu afunde aite ana mazvikokota anozodetsera kutaurira antu ,nekubhuira Antu nekunaka kwehutano hwengondlo izvi zvinodetsera maningi kuti ndaraunda yedu isaita antu ane kufunga kusizi kunaka.

Ana mumoti madhokodheya nana mazvikokota eshe neantu anoshanda muzvibheshleya nemuzvipatara nemumahosipitari anofanira kunge ari anthu ane ruzivo rwakanyanya ari anamazvikokota mune zveutano kuti azokone kurapa na adoko anthu akuru neantu eshe anenge auya kuchibhedhlera ana adoko eshe anofanira kuenda kuchibhedhlera korapwa nekobaiwa nekudontedzerwa kuti asabata ngemukhuhlani.

Anamukoti madhokodheya naana mazvikokota tinoabonga maningi ngekuti amweni akhona anotorapa anaadoko, anaadoko eitoseka asingazviziyi kuti ari kurapwa. Izvi zvinodetsera ngekuti amweni akhona akafundiswa maningi pafundo yepadera dera kurapa ana adoko.

Mukati mwezvibhedhlera zveshe munofanira kunge mune madhokodheya akafunda maningi ane ruziwo ana mazvikokota kuitira kuti pakaende hwana hunenge hweirwarawo hurapike zvakanaka. Izvi zvinodetsera maningi kuti ana akure ane hutano hwakanaka maningi.

Ana adoko achiri kufundira kunyora neachiri kuzvikora anofanire kurapwa maningi ngeanhu anoziya zvaakuita anofanira fkufundiswa futi zviro zvakanaka zvinoita kuti ndxondo dzawo dzigare dzaka thothoroka izvi zvinodetsera mukati mwekurarama mwaantu.

Ana adoko anofanira kufundiswa kuita zviro zvinozoadetsera mwukati mweupenyu, Asi achakatsonga, anofanira kurapiwa, nekuongororwa nekuvhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti ngeantu eshe anoshanda kuzvibhedhlera zvakandowanda, nekupiwa zvekurya zvine utano. Izvi zvinodetsera kuti agare ane utano hwakanaka.

Anamukoti madhokodheya naana mazvikokota tinoda kuabonga maningi ngekuda kwezviro zvaari kuita nabasa nemushando yaari kuita mukati mwekurarama kwedu nemukati mwekurarama kweana adoko ari kuunza nzira dzakasimba maningi nekungwinya dzekurapa ana adoko.

Antu eshe ari kufunda kuzvikora anofanira kufundiswahe nekurapa ana adoko ari padera pemakore marongomuna kukwira kuti asabatwa ngemikuhlani dzakawanda wanda kana abatwa ngemukuhlani akwanise kurapika.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviro zviri kuizwa ngeantu mukati mwentaraunda. Kune antu ane ndxondo dzakatxotxoroka maningi dzekuti akagadzirira ana adodori aripashi pemakore marongomuna zvekutambisa zvinoita kuti arambe akaarairwa kuti ndxondo dzavo dzigare dzakaxot xoroka.

Tinoda kubonga maningi ngekuti hurumende yakapa mabasa ku antu anoziya zvaakuita antu anga ane chidaka daka cheku funda amweni akona akaenda ku fundo yepa dera dera kofunda ngekuda kukona kurapa ana adoko ana adoko auya anenge akurapwa ne unyanzvi izvi zvino detsera maningi kuti ana adoko asaita zvirwere ne mikuhlani yakawanda akure ane nyama ne mwiri dzaka gwinya.

Ana adoko eshe achakatsonga neaakukurawo, kusanganisira neane makore marongomuna, eshe anofanira kuenda kuzvipatara nezvibhedhlera oenda koofundiswa nekupuwa mitombo inodetsera kuarapa, kuti amweni akhona akure ane utano hwakanaka.

Tinoda kubonga maningi atungamiriri enyika, nemakurukota nana mazvikokota ngekuda kwemisangano yaarikuita yekuti ana adoko agadzirirwe mitombo yawo nekuti ana adoko achengetedzwe utano wawo kuti akure ari antu akagwinya.

Tinoda kubonga maningi anamazvikokota nemadhokodheya ngekuda kwezvaari kuita. Ari kunasire mitombo yekuti ana adoko Akure akagwinya ane utano hwakanaka .Iyi inodetsera kuti ngazi yedu iite zvakanaka, mukati mwemwiri.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kareyo taiziya kuti neana adokovo taienda navo kuretu kotware mvura nekutware zviro zvakawanda-wanda. Asi tinode kubonga hurumende ngezvairi kuita mukati mezuva ranyamashi. Kuti hurumende iri kuunza zvibhorano nemigodhi mundau dzetinogara nemuganda dzatinogara. Izvi zvinoita kuti tisasaende kuretu maningi kuti utano hwedu hugare hwakanaka.

Muzvibhedhlera zveshe zvenyika yedu yezimbabwe ngendaraunda ngemiganga munofana kunge meishanda antu anoziya zvaunoita antu akafunda maningi ane ruzivo ana mazvikokota izvi zvinodetsera kuti mikuhlani yese irapike antu asashaisha kurapwa kusvikira amweni akona afa.

Antu eshe ana mazvikokota nezveutano anofanira kuenda kuzvikora zvefundo yepadera-dera, ofundiswa kuti kana muntu akabatwa ngemukuhlani unorapika sei. Izvi zvinobetsera maningi kuti antu asashaisha kurapa antu mukati mezvibhedhlera zveshe. Izvo zvinozokonzeresa kuti antu afe.

Antu eshe akapinzwe basa ngehurumende kuti ashande muzvibhehlera neamweni anondozviitira zviro zvawo akazvimiririra anofanira kunge aine unyanzvi wakakura ,anofanira kunge ari anhu akafunda maningi, kuitira kuti paanoongorora antu vasashaisha kuona kuti muntu urikurwara nemukhuhlani wakadini.

Antu eshe anoshanda muzvibhedhlera zveshe muzvipatara nemahosipitari anofanira kunge ari antu akafunda maningi antu anoziya zvanoita. Ngekuti zvinodetsera maningi kuti itsvo dzedu pedzinotorwa kuti dzipuve vantu vamweni dzitorwe ngeunyanzvi kuti antu asando rasa itsvo. Ngekuti antu ararame ngekuda kwamikuhlani yeitsvo.

Antu eshe anoshande muzvibhedhlera zvikurutu anofanira kunge ari antu anoziya zvaanoita. Kuitira kuti antu eshe anonga auya arwere eida kurapwa asadzokera afa asi arapike mikuhlani yeshe yobva yapera. Izvi zvinobetsera maningi kuti hutano hurambe hwakanaka.

Anthu eshe anoshanda muzvibhedhlera zveshe zvemunyika, zveshe hazvo anofanira kunge ari anthu akabva kuzvikora zvefundo yepadera dera. Izvi zvinodetsera kuti anthu anoshaisha kurapa anthu muzvipatara nemuzvibhedhlera aiite ashoma.

Tinoda kubonga maningi ngekuti hurumende iri kupinza vantu vanoziya basa , izvi zvinobetsera kuti antu anenge auya ane mazino anorwadza anobvisa mazino anorwadza zvakanaka pasina kunesana osara asikarwari wona antu akona.

Tinoda kubonga hurumende nekuda kwezvirongwa zveirikuisa mukati mwezvibhedhlera zvedu, zvekutendera antu akafunda nanamazvikokota kuti vaonewo nguwa yekutaura nekutamba neantu anorarama neurema, izvi zvinodetsera maningi kuvantu vanorarama neurema kuti ndxondo dzawo dzigare dzakadakara maningi.

Hurumende inofana kutora nekupinze basa antu anozive zvaarikuita antu akafunda maningi kuti ashande muzvibhedhlera zvipatara nemahosipitari izvi zvinoshanda maningi kuti uwandu hwevantu anofa ngekukorera kurapwa kuite kushoma.

Antu eshe akabhuirwa nekupinzwa basa nehurumende kuti ashande muzvibhehlera nemuma hosipitari nemumazvipatara anofanira kunge ari anhu akafunda maningi izvi zvinoitirwa kuti antu asashaisa kurapa antu zvinozoita kuti antu afe asi kana ari antu akafunda maningi anenge eiziya kuti mikuhlani inorapwa sei.

Antu eshe anorapa antu neantu eshe anoshanda mukati mwezvibhehlera anofanira kunge ari antu anoziya zvaanoita, amweni akhona anorapa nzee nekuongorora nzee anofanira kunge ari antu akafunda kufundo yepadera-dera.

Antu eshe anodetsera anaadoko muzvibhedhlera, neantu anotidetserana eshe muzvibhedhlera, anofanira kunge ari antu anoziya zvaanoita, antu akafunda maningi, ana mazvikokota. Izvi zvinodetsera kuti zvikaizwa ngemunhu anoziya zvaari kuita, kushaisha kunoita kushoma.

Nzvimbo dzeshe dzino detserwa antu neku rapiwa antu kunyanya ana echidoko ne antu akuruwo antu ashurukwa dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzene antu anoziya zvaanoita kunyanya madhokodheya ana mukoti nana mazvikokota anofanira kunge ari antu ane fundo yepa dera dera maningi kuti asa shaisha zvinoita kuti antu afe.

Antu eshe anoona nezvekuchengetedzwa utano anofanire kunge ari antu anoziya zvaanoita antu akafunda. Ari ana mazvikokota maningi izvi zvinoita kuti mikuhlani isaramba yeiparadzirwa. Zvakanaka maningi kuti antu eshe anoita zvakadaro ashande neunyanzvi vavo ashande asingashaishiba.

Antu weshe anoshanda kuzvibhedhlera zveshe, kunyanya zvibhedhlera zviri mumaguta, nezvibhedhlera zvinoita zvekuvhiya nekucheka antu, anofanira kunge ari antu ane unyanzvi hwakakura maningi kuitira kuti asauraya antu akashaisha kuvhiya kwacho.

Tinoda kubonga hurumende yenyika yezimbabwe ngekuda kwezvairi kuita zvekuti iri kutendera antu eshe anoshanda akazvimiririra anoshanda asiri pasi pehurumende kuti aake zvitoro zvawo zvinotengesa mitombo yechiyungu zvinodetsera maningi mukurarama kuti mikuhlani isarambe ichipararira.

Ndau dzeshe dzinoshandiswa ngeantu kutengesere mitombo yechiyungu dzinofanire kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzinopinda mhepo, dziri padhuze nepanogara antu izvi zvinodetsera maningi kuti antu akabatwa ngemikuhlani pakati peusiku nenguwa kana iri kure anokasire kunotora mitombo kuti arapike asati afa.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo dzinofanira kunge dziri ndau dzisinganayi, ndau dzinopipirira, ndau dzakanaka kuitira kuti mitombo yakona igare nguwa yakareba isati yashata ichirikushanda, izvi zvinodetsera kuti peinozoshanda inorape mikhuhlani munharaunda nemumiganganga mwedu mwoite mikhuhlani mishoma.

Ndao dzeshe dzinotengeswa mitombo yechiyungo dzinofana kunge dzeitengeswa ngeantu anozive zvanoita antu akafunda fundo yepaderadera anoziya mazina ngemabizo emitombo yacho kuti kana muntu akauya eibvunze zina kana bizo unotaurirwa ngemazvo ngezvazvinoshanda unotaurirwa .

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo dzinofane kunge dziri ndau dzine mitombo yakanaka. Mitombo yekumwa, yekurya, yekudzora neyekugezesa, izvi zvinodetsera maningi kuti antu anenge ane mikhuhlani yawo paanouya arapwe mikhuhlani ipere.

Ndau dzeshe dzinotengese mitombo yechiyungu nemitombo yechi manje manje dzinofanira kunge dziri ndau dzisikanayi ndau dzine masherefu nendau dziri padhuze nezvibhedhlera ndau dziri padhuze nemiganga yatinogara.

Tinoda kuvonga maningi anhu vanenjere dzaka qoqoroka maningi ,ana anenjere dzkakasimba neane ngxondo dzinofunga dzinopinza maningi nekuda kwemapirisi nemitombo yaarikugadzira yechiyungu. Nekuisa muzvitoro zvinotengese mitombo, izvi zvinobetsera kuti antu eshe paanenge arwara anoenda muzvitora izvona beyitenge mitombo yeshe inenge irimo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yekurapa antu, zvinofana kutengesahe mitombo inorapa antu anenge abara, neinorapa ana adoko. Izvi zvinobetsera maningi kuti zvirwere zvemikuhlani zvisandopararira. Zvinoitahe kuti huwandu hweantu anofa neana adoko anofa ngekuda kwekukorera kurapwa huite hushoma.

Ndoda kubonga hurumende ngezveiri kuita kuti iri kutenderawo antu anoshanda akazvimiririra asingashandi pasi pehurumende kuti agadzire mitombo yawo nekutengesa mitombo muzvitoro zvinotengesa mitombo yechiyungu izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe kana arwara ngemikuhlani anoona pekuenda kootore mishonga nekootenge mishonga inoadetsera kuti apore.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwekutendera anhu anoshanda akazvimirira kuti aakewo zvitoro zvavo zvinotengese mitombo yechiyungu, izvi zvinodetsera maningi ngekuti antu asahamba mihambo yakakura maningi kuenda kootenge mitombo inobetsera kurapa mikuhlani nematenda.

Mumataundi nemumadhirobhamo munofanira kunge mune zvitoro zvinotengesa mitombo yechirungu izvi zvitoro zvinodetsera kuti kana antu akarwara ngemukuhlani aripamabasa kana kuti akarwara ngemukuhlani Ari kumbatso dzawo anorumba padhuze kotenga mutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu azvifaniri kungooneka mumiganga yedu basi asi zvinofanira kuonekawo mumbatso nemidhuri yakaturikidzana iri mumataundi kunyanya nyanya mumadhorobha izvi zvinodetsera kuti antu eshee anogara mumadhorobha aaziyi kuti mitombo yechiNdau yaishandei, amweni akona atoizivi saka anofana kushandisa mitombo yechiyungu yaanotenga kumbatso nezvitoro zvinotengese mitombo.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana, dzinofanira kunge dziri ndau dzinooneke mitombo yakawanda maningi kuitira kuti antu asashaya mitombo, Kuitirahe kuti antu asafa ngekushaya mitombo mukati mwezvibhedhlera. Mitombo iwande zvekuti mikuhlani yese inenge yarwara ngeantu, inorapika kubudikidza ngemitombo inenge yeioneka mukati mendau dzakadaro.

Ndau dzeshe dzinotengeserwa mitombo yechiNdau nemitombo yechiyungu dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena. Ndau dziri padhuze ndembatso ndendaraunda dzinogara anthu nemiganga izvi zvinodetsera kuti kana anthu akarwara nemikuhlani pakati peusiku asa neseka kuendayo kotenga mitombo.

Ndau dzeshe dzinotengeswe mitombo yechiyungu dzinofane kunge dziri ndau dzine zvibandela zvinokombidza kuti ndau dzakona dziri pari. Izvi zvinobetsera kune muntu uchiri mutsva mukati mendau kuti haaneseki ngekubvunza antu kuti ndau idzona dziri kuri, akandoona zvibandela zvakanyorwa unenge akutoziya.

Tinoda kubonga hurumende yeZimbabwe ngekuda kwekutenderawo zvitorozvi zvinotengese mitombo yechiyungu kuti zvionewo pekutengesera mitombo yayo mutaundi nemumadhirobha. Izvi zvinodetsera kuti antu anonga iyibve kumabasa andodarika eyindotengawo mitombo. Zvinodetserahe kuti antu eshe anorwara nemukhuhlani akasire kurapika ngekuti mitombo inenge yakuoneka padhuze

Tinode kubonga maningi ngekuda kwe hurumende ngekuti iri kutendera antu eshe anoshanda akazvi mirira nema kurukota eshe nezvi kunja zvino shanda zvakazvi miririra kuti agadzire zvitoro zvino tengese mitombo yechi yungu mitombo ye chiyungu yakona inotwarwa nge movha kuende ku zvitoro izvona zvino tengese mitombo ye chiyungu.

Ndau dzeshe dzinotengesa mitombo yechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dziri padhuze nemhatso dzeantu. Dzinofana kunge dziri ndau dzine magedhi akanaka maningi ekuti aatenderi mbavha kuti dzipinde dzibe. Dzinofana kunge dziri ndau dzinenge dziri mutaundi dzekuti antu anenge eibva kumishando anongodarika enditenge mishonga.

Tinoda maningi ngekuti hurumende ngekuda kwezve iri kuita ngekuti iri kutendere antu veshe akafunda maningi ngekuda kwezve utano nemutombo kuti atengese mitombo yechiyungu mumadhorobha nemumataundi izvi zvinodetsera maningi kuti mukuhlani asarambe yeindo pararira.

Ndau dzeshe nemidhuri zvinoshandiswa ngeantu kutengesera mitombo yechiyungu, dzinofanire kunge dzirindau dzakachena maningi. Tinoda kubonga anamazvikokota ngekuda kwandau dzakadaro ngekuti atisisina mukuwo wekuende mushango kootsa nzinde dzemuti, tidzokere timwe kuti tirapike asi ana mazvikokota akagadzire mitombo yakanaka maningi.

Ndau dzeshe dzinochengeterwa panotengeserwe mitombo yechiyungu dzinofana kunge dziri ndau dzakachengetedzeka kuti mbavha dzisapinda kuzoba mari, kuba michini yeshe inoshandiswe imwona nekuba mare, nemitombo yakona kuti antu azoshaya mitombo yekutenga ngekuti yeshe inenge yabiwa.

Tinoda kubonga maningi hurumende yeZimbabwe ngekuda kwezvayakaita iri kutendera antu anoshanda akazvimiririra asiri pashi pehurumende kuti atengesewo mitombo yechiyungu mukati mwemataundi nemadhorobha. Izvi zvinodetsera kuti antu eshe anenge abatwa nezvitenda nemikhuhlane anotenga mitombo pasina mirandu yakawanda maningi.

Zvakanaka maningi kuti ndau dzeshe nezvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu dzigare dziri ndau dzakachena maningi. Dzigare dziri ndau dzine masherefu nendau dziripadhuze nepamhatso panogara antu nemiganga inogare antu kuitire kuti antu akarwara asahambe muhambo wakakura maningi kuti aende koorapiwa.

Ndau dzeshe dzinorapwe mikhuhlani nendau dzeshe dzinotengeswe mitombo dzechiyungu dzinofanire kunge dziri ndau dzakachena maningi ndau dziri padhuze nemiganga yeantu nenharaunda dzinogare antu kuitira kuti kana vantu vakabatwa ngemukhuhlani vasaenda kure maningi asi vandoende padhuze vototenga mitombo yavo.

Ndau dzeshe dzinotengeswa mitombo yechiyungu, dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi. Ndau dzinobhibhirira. Ndau dzinoita kuti mikuhlani isapararira. Iyo mitombo yacho yechuyungu inofanira kunge iri muzvikaba, inofanira kunge iri pakachengetedzeka kuti mikuhlani irambe yeirapika, mutombo isati yashaishirika.

Tinoda kubonga maningi zviri kuizwa ndanamukoti nemadhokodheya nanamazvikokota zvekuhamba mundaraunda dzedu eibhuyira aisa , antu asharuka amunakadzi , ndombi nemajaha ngekuda kwekunaka kwakaita utano eiabhuyira kuti kana ukabatwa ngemukuhlani wakadai unourapa sei?

Anthu eshe akafunda anofanira kuzohambawo mumuganga yeshe neyemumaruzevha veifundisa anhu ngekuda kwekunaka kweutano ,eifundisa anhu kuti imweni mikhuhlani kana yechinge yatibata tinodini tisati taenda kuchibhehlera.

Antu eshe tisaite mitwara-twara tisaite mimango tikungunyika kunga mabepedzu kana tadaidzwa ndiana mazvikokota ngemadhogodheya kuti tiende tobhuirwa ngekuda kwekukosha kweutano. Nekuti izvi zvinondo batsira isisu futi izvi tikasaenda kumisangano yatinonga tadaidzwa koyaeya zvinotiita kuti tizobatwa ngemikuhlani.

Antu eshe akafunda ngezvehutano anofana kuchihamba mundaraunda nemumiganga yeshe eifundisa antu ngekuda kwekukosha kwakaita kuchengetedza hutano ngekudahe ngekukosha kwakaita kurapiwa mikuhlani yatinenge tabatwa ndiyo.

Antu veshe vane ruzivo padera pezveutano anamazvikokota anofanira kuunganidza antu eyiyafundisa ngezvekukosha kweutano. Isusuwo antu anogara muntaraunda nemumiganga, tisaite mityara tyara , tisaite mimango kukungunyika inga mabepezu, teiramba kofundiswa ngezveutano. Izvi zvinobetsera kuti mikuhlane isandoramba yeipararira muntaraunda nemumiganga yedu.

Tinode kubonga maningi hurumende ngekuda kwezveiri kuita kuti antu asati abatwa ngemikhuhlani, nezvimweni zvimikhuhlani zvisati zvabata antu, hurumende iri kuuya mukati mwemiganga yedu ,yotifundisa maningi ngekuda kwekushata kwakaite mikhuhlani iyona ,nenzira dzetinoshandisa ,kuti tidziirire nekuchengetedze mwiri dzedu neutano hwedu, kubva kumikhuhlani yakadaro.

Ana adoko eshe akafunda maningi ngekuda kwezveutano nana mazvikokota naakoti, nemadhogodheya. Anofanira kufamba muzvikora muntaraunda nemumiganga yeshe echifundisa antu eshe anogara mumiganga. Ngekuda kwemikuhlani kuti isapararira neutano.

Antu eshe akafunda anofanire kuhamba mumiganga yeshe veibhuire vantu nekufundise antu pamusoro nepadera kwekunaka kwakaita utano nekuchengetedza utano. Izvi zvinodetsera kuti antu asabatwa ngemukhuhlani nehuwandu hwantu anofa ngekuda kwemukhihlani inorapika kuite ushoma.

Antu eshe akafunda maningi ngezveutano anofane kuita eifundisawo amweni ngekuda kwekukosha kwakaite utano zvakadaro zvekuti anofanire kuhamba mumigaga nemunharaunda dzeshe eibhuyira antu ngekuda kwekukosha kweutano.

Antu eshe akafunda maningi ngezveutano naana mazvikokota neantu eshe anoshanda muzvibhedhlera ana mukoti nemadhokodheya naana mazvikokota anofana kuhamba mundaraunda eifundisa antu nekubaira antu nekuongorora nekuvheneka antu kuti aana here mikhuhlanj yaanayo kana anayo otorapiwa ipona ipona.

Antu eshe akafunda maningi ngekuda kwezveutano anofana kuhamba mumiganga yeshe eyi fundisa andu ngekuda kwekunaka kweutano ofundisa he antu ngekuda kwekukosha kwekuchengetedza utano hwedu. Izvi zvakanakira maningi kuti antu kana akagara eyiziya hazopindi mumatambudziko ngekuda kwenyaya yemikuhlane.

Antu eshe ane chekuita nekukurudzira kuti antu agare ane utano hwakanaka, anofanira kunyorwa zvibandela nezviwangari ,pantu panooneka, kuitira kuti antu eshe anenge eindodarika ngenjira, adarike eierenga, kuitira kuti utano hwavo hugare hwakanaka maningi.

Antu eshe aka funda ne antu eshe ari kufunda fundo yepa dera dera vari kufunda ngezve utano vano fanira kumbo enda mu miganga nemu ndaraunda dzeshe vei enda ko bhuyira vantu nekuva fundisa ngezve ku kosha kwe utano ku kosha kweku chengetedza utano neku kosha kweku tore mitombo kana antu eyinge abatwa nge matenda.

Antu eshe amuna, akadzi, ana adoko, asharuka, ndombi nemajaha anofanira kupurutana kuyaiya zvinobhuyiwa ndiana mukoti nemadhokodheya naanamazvikokota. Tisaita mityara-tyara, tisaita mumango kana tazi ngatiuye kofundiswa ngezvekukosha kweutano, Kuti ntaraunda dzedu dzigare dzakanaka, miganga yedu igare ine antu asingarwari.

Tinode kubonga hurumende maningi ngekuda kwekufundisa antu kweiri kuita. Hurumende nanamazvikokota, ari kuhambe muntaraunda nemiganga yeshe veyifundisa anhu ngezveutano. Veifundisa anhu ngezvekudziirira mikuhlani yakaita ingatei mukondombera, neimweni yekukotsora, neimweni yetisati taziya mukati mwentaraunda dzedu.

Tinobonga maningi ngekuda kwezvirikutwa ngehurumende. Hurumende irikuhamba mumiganga yedu iri kunyora zvibandera nezvikwangwani zvakawanda maningi zvekuti antu averenge. Zvikwangwani zvakona zvimweni zvine chekuita nezvirwere nemikuhlani vemukondombera kuti antu asabatwa ndiwo zvinofundisa maningi kuti antu asabatwa ngemikuhlani yakadaro, kudzivirire mwiri yavo nezvirwere zvepabonde.

Ana eshe echisikana anofanire kupuwe zviro zvaanovhara ndizvo kubani kwawo kana eyinge aende kumwedzi izvi zvinodetsera maningi kutk utano hugare hwakachengetedzeka izvi zvinobetserahe kuti muntaraunda mwedu tiite antu anokura akanaka ane utano hwakanaka

Antu eshe achiri adoko neakuruwo anofanira kurhye zvikafu zvine utano zvinozodetsera kuti utano hwawo hwekubara neutano hwepabonde hugare hwakanaka, asaite mikuhlane inondokonzerwa ngeutano hwekubara kana utano hwepabonde.

Ana mai eshe ne akadzi ne ndombi vanofanira kuenda kuzvi bhedhlera zviri padhize navo kana einge abatwa nemi kuhlane kana einge eida kuzova pamusoro pehutano heeku bara izvi zvino detsera maningi kuti antu kana akaita ruzivo anoramba eirarama zvakanaka mukati mweulenyu asingabatwi nemi kuhlane kana akabatwa nemikuhlane anokasika kurapika ngekuti anenge ei ziya.

Antu eshe emuntaraunda aisa, antu asharuka, ndombo nemajaha anofanira kufundiswa ngezvekukosha kwakaita utano hwekubara neutano hwepabonde. Izvi zvinodetsera maningi amweni akhona panenge aroorana kuti zvinozodetsera kuti mikhuhlani isandopararira.

Amuna eshe neaisa nemajaha vanofana kufundiswa maningi ngekuda kwakaita kunaka kweutano hwepabonde hutano hwekubara neutano hwekuti mwiri wedu igare yakanaka kuitira kuti tisabatwa ngezvirwere zvepabonde.

Antu eshe kunyanya ndombi neakadzi neana adoko echisikana anofanira kubhuirwa nekufundiswa kukosha kwakaita utano hwekubara neutano hwepabonde. Izvi zvinozodetsera maningi amweni akona paanokura paanobaravo panoite mphuri dzawo.

Antu eshe anofanira kufundiswa ngekuda kwekukosha kwakaita utano hwepabonde neutano hwekubara. Izvi zvinobetsera maningi kuti ana adoko aya kana afundiswa. Panozokura anokura eiiziya akazoita mhuri dzavo anozoziya nekukona kutungamirire mhuri dzavo.

Antu eshe ari murudo anofanira kufundiswa ngekuda kwekukosha kweutano hwepabonde neutano hwekubara. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu eshe paanoite mburi dzawo anozokone kutungamirira nekungwarire mburi dzawo.

Antu eshe kunyanya ana adoko ,antu eshe kutanga achakatsonga anofanire kufundiswa ngezvekukosha kweutano hwekubara izvi zvinodetsera maningi paanenge eikurawo anenge eiwedzera kuziya kuitira kuti paanozoite mhuri dzawo azonetseki ngekuchengete mhuri.

Antu eshe akafunda karetu anozviziya kuti pane zera rekuti zvikafu zvetinenge takurya, tinofanira kurya zvikafu zvine utano unokwanisa kuita kuti mbeu yababa peinobudiswa igadzirwe yakawanda. Zvikafu zvinodetserahe kuti antu eshe arume neakadzi, amuna, majaha nendombi agare aine hutano hwakanaka hwepabonde kana hutano hwekubara.

Amuna neakadzi majaha nendombi antu eshe anodanana anofanira kufundiswa ngekuda kwakaita Kukosha kweutano hwekubara hutano hwepabonde kuitira kuti zvirwere zvepabonde zvisapararira nenzira dzekuronga mhuri.

Nzvimbo dzeshe dzinoite zvekudetserwe antu anenge eide kurapiwa utano hwepabonde dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzine zvibandera padhuze kuti akabatwa ngemikuhlani kana eida kuziya padera pemikuhlani nekurapika kwayo mikuhlani yekubara neyepabonde.

Antu eshe emunharaunda kunyanyanyanya akadzi nendombi anofananira kufundiswa ngeanhu akafunda maningi ngezveutano ,anofanira kufundiswa ngezveutano hwekubara ,utano hwepabonde, ngezviro zvakawanda maningi kuti asazoneseka kana ane mhuri dzawo.

Antu veshe vemuntaraunda kunyanya majaha nendombi akukura anofane kufundiswa maningi zvakanikira utano wekubara izvi zvinodetsera pavanozoita mhatso dzavo ange aine zvavanoziyawo akone kuchengeta mpuri dzavo.

Antu eshe anoita zvekujaha antu eshe anoita zvekurumba neantu eshe anoita zvekutomuka vanofanira kurya chikafu chine hutano vanofana kurya zvekurya zvine hutano maningi kuitira kuti mumwiri mugare mune hutano wakamhoryoka kuti mhoryo.

Anhu ese anotomuka, naanoita zvekujaha nekurumba anofaniora kuziya michini ino shandiswa ngeantu akadaro inorapa neinoita kuti asaita mikuhlani yakawanda neino shandiswawo ngeantu amweni anoite zvekujaha inodetsera kuti utano ugare hwakanaka.

Antu eshe anoita zvekujaha neantu eshe anoita zvekugwinyisa mwiri naantu eshe anoita zvekusvetuka nekutomuka anofanira kurya chikafu chakanaka maningi chine utano izvi zvinodetsera kuti mwiri yavo irambe yakagwinya .

Andu eshe anoita zvekurumba nekujaha nekutomuka, anofanire kumwe mitombo nemvura izvi zvinodetsera kuti utano wawo ugare wakanaka kana utano wawo ukagara wakanaka abatwi nemukuhlani yakawanda maningi inoneka nekubata mwiri nekuda kwezvaanenge eiita.

Antu eshe anojaha nekurumba neamweni anotambawo bhora nemitambo yakandosiyana-siyana, anofanira kunge eiziya mitombo inoshandiswa kana antu akuwara. Mitombo inoshandiswa kana antu asati arumba kuti asakuwara, kuti agare ane mwiri neutano hwakanaka.

Anthu eshe anoita zvekujaha nekurumba, amweni akhona anoita zvekutomuka neanotambe bhora neimweni mitambo wo, anofanira kumwa mvura yakawanda, nekumwa imweni mitombowo, inoita kuti asakasira kubatwa ngezvirwere nemikuhlani nematenda akawanda-wanda.

Antu eshe anoite zvekurumba, zvekujaha nezvekusimbisa nyama, anofanire kumwa mvura nekurye chikafu nechekurya chakanaka, chine utano kuitira kuti asabatwa ngemukuhlani, kuitirahe kuti paanenge eisimbisa nyama, nyama dzacho dzitende kusimbiswa.

Antu eshe anoita zvekurumba, zvekujana neantu eshe anoita zvekutomuka nekusvetuka neanoita zvekutamba bhora neanosimbisawo nyama dzawo kuti dzigwinye anofanira kurya chikafu chine utano maningi kuti amweni akona asazoite mikhuhlani inokonzerwa nekurumba maningi.

Tinoda kubonga maningi hurumende yedu yeZimbabwe nekuda kwezveiri kuita. Iri kuita antu akakuwara kuti arapike, amweni akhona eitorapwa marenje anenge akakuwara, amweni nyara dzakakuwara. Toda kubonda maningi. Karetu muntu waiti akakuwara asairapikaba.

Antu eshe anoita zvekurumba nekudyaha amweni akona anotomuka neanotambe bhora anofana kuhya zvikafu nezvekuhya zvakanaka maningi zvineutano izvi zvinobetsera kuti agare aneutano wakanaka kuti asa batwa nemikuhlani panenge eiita zviro zvavo zvekudyaha nekurumba.

Antu eshe anoita zvekujaha anofanire kumwa mishonga yakanaka maningi inoita kuti nyama dzawo dzigare dzakagwinya. Anofanire kurumba neantu anoita zvekurapa antu anorumba, nekusvetuka nekutomuka anofanire kunge ane michini yese nezviro zveshe zvinodiwa. Pamweni pakhona kana munhu akakuwara apana muntu unokona kumutwara saka anofanire kunge aine mubhedha inotwara antu akuwara eirumba.

Antu veshe vanoita zvekurumba ne antu eshe anoita zvekujaha nekutomuka nekusvetuka anofana kunge ari antu anoziye zvekurya zvakanaka zvinoita kuti utano wavo ugare wakanaka anofanirahe kuende kunana mazvikokota kana akuwara kana marenje aguka anamazvikokota anoziya kuti zvinoitwa sei kuti muntu apore.

Zviro zveshe zvinoshandiswa ngemadhokodheya, anamukoti nanamazvikokota mune zvekurapa zvinofana unge zviri zviro zvinogara zvakachena , zviro zvinogara zvakasukwa , zvakapukutwa kuitira kuti zviro izvona zvisashanda kuparadzire mukuhlani.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezvirikuizwa ngeanthu asharukwa ngekuti akuhamba munharaunda eiifundisa ana adoko ngekuda kwekukosha kwakaita mutombo yekaretu. Mitombo yakona imweni yakutosimwe mukati mweminda dzedu, imweni yakutosimwa mudhuze nepato zvinodetsera maningi kuti anthu eshe anenge arwara nemukuhlani yakasiyana siyana anondoenda okaya otorapika odetsereka.

Ana adoko, aisa, antu asharukwa, anambuya, akadzi, neamuna, majaha nendombi eshe anofanire kufundiswa manakire akaite mitombo dzeChiNdau dzataishandisa karetu nemarapire adzaiita.

Amweni mashango atinoona pamhbatso dzedu anoshana maningi kurape mikhuhlani yakawanda asi isusu tinenge tisingazvizii sakei tezondorima nekuake mumashango akona izvi zvinodetsera tinofanira kubhuira antu eshe kuti aite ruzivo wekuda kwemikhuhlani kuti inorapika ere ngemitombo yeshe yatinoona mumashango.

Tinofanira kukotoka kumitombo yataishandisa kare mitombo yanga yakanaka zvakadarowo yanga isina mare yaidiwa maningi kuti tiitenge ngekuti kana taakurwara ngemukhuhlani taindoenda mushango totokaya pasina mare inenge yabudepo maningi.

Antu eshe tisaite mitxara-txara tisaite mimango kana tichibhuirwa ngeantu ekaretu asharuka. Kuzi muti uyu unoshanda zvakati ngekuti akambozvizama zvikashanda kare. Isusu kana tambuirwa tinofana kuyaeya ngekuti miti iyi ngemitombo iyi inoshandiswa maningi inoshanda kurapa mikuhlani yatasangana nayo mazuva ano.

Antu eshe anogara kumaruzevha anoziya maningi ngekuda kwekukosha kwemashango ngekuti mashango anowashandisa kuhya nekurape mukuhlani yakasiyana siyana izvi zvinodetsera maningi ngekuti aubudisi mari yakawandaba kotenge mutombo asi mashango wona anoshanda semutombo.

Antu eshe emundaraunda nemiganga yeshe arume, ana adoko , aisa , antu akadzi neamuna teshe tinofanira kukotokera tsika dzetaiita karetu nemitombo yetaishandisa karetu yairape mikuhlani yakasiyana siyana.

Pane zviro zvimweni zvataishandisa zvainga mitombo karetu zviro izvona zvarapa maningi a mazuvano antu akatoriyarwa kuti zvinoshandei tinofana kuita tichidzoka kutsika dzedu dzekare nemitombo yataishandisa kare kurape mikuhlani nekuti zvinobetsera maningi .

Imweni miti yetinotora semaruva yetinosima muzvikora zvedu nemumbatso dzedu atitoyiziyi kuti inodetsera maningi kurape mikhuhlane nekudzivirira mwiri kubva kumikhuhlane yakawanda tinofana kufundisa ana edu neantu etinogara nawo nekuda kwekukosha kwayo.

Takakura isusu pane miriwo yetairya yakafanana nederere, guku mutsungutsungu neimweniwo miriwo yetairya, Miriwo iyi yanga yakanaka ngekuti yaingwarira mwiiri kuti usabatwa ngemikuhlani yakawanda. Ana adoko anofane kufundiswa kupota eidzokera koorye miriwo iyona kuti mwiiri usabatwa ngehosha.

Antu ekaretu asainyanye kubatwa ngemikuhlani yakawanda ngekuti airye muriwo inorapa mikuhlane. Airye futu nzinde, mapande nezviro zvakawanda zvinorape mikuhlani. Asi mazuva anaya hazvichaizwi maningi ngekuti antu haachazvikoshesi maningi.

Mitombo yeshe, yetaishandisa karetu kurape mikhuhlani nekudziirira mwiri, kuti isabatwa ngemukhuhlani, inofanira kunge iri mitombo, inoenda kootorwa nekukhombidzwa anhu amweni, naanamazvikokota kuti atore mitombo yakadaro, agadzire mitombo yechiyungu, iyo inodetsera maningi kurape mikhuhlani.

Karetu, kudhayako, taiziya kuti antu anenge anenungo dzekuende mushango kootsvake mitombo aienda kunaanambuya naanasekuru nen'anga, aigadzire mitombo, oendekotenga kana kuchinjanisa nezvihuku., asi izvozvi hazvichaitwi, asi mitombo iyona yakanaka maningi mukati mwekurarama ngekuti inochengetedza utano hwedu.

Tinofana kuziya nekufundo nezvemitombo yaishandiswa karetu nemadzibaba edu izvi zvinodetsera kuti asharukwa edu panenge aenda isusu antu anosara Ari akuru tizoramba teibhuirawo antu anenge Ari adoko kuti mitombo yakanaka nezvainoshanda.

tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviro zviri kuizwa ngeantu. Amweni echikoro karetu taiziye kuti kana ukarwara unoenda kushango kotsa nzinde nekutore nzinde dzemiti nemashizha vouya vomwa. Asi vana mazvikokota neantu akuru ari kufundisa ana adoko ngekuda kwemitombo yetai shandisa kareti inorapa. Izvi zvirikubetsera kuti mikulani isaramba yeindo pararira.

Taiti ijee kabanga igwinyiso karetu taiziye kuti kana muntu akarwara vaiende mushango kotse nzinde mitombo yandowanda-wanda ouya oirya. Imweni yakona yaiiswa mumurivo asi izvozvi antu eizvozvi akugare mitombo iyaiyani kuikuya kuiisa muzvipepa kuti atengese yeiyevedza.

Karetu tinoda kutenda ngekuti karetu tairarama murunyararo. Zviro zveshe zvataida tanga tisingabvisi mari, kusanganisira mitombo yataishandisa. Mitombo yakona taienda mushango koikaya, totore mashizha asi taisabvisa mari, ende yaibetsera kurape mikuhlani.

Tinoda kubonga maningi ana mazikokota ngekuda kwekutora mitombo yataishandisa karetu. Kuiita mitombo yechiyungu karetu taiziye kuti kana ukabatwa ngemukuhlani unoende mushango votse nzinde, mapande kana mashizha. Asi izvozvi ana mazvikokota akatore nzinde idzona nemashizha ivona ochosvina ochoise muzvigubhu nemuzvibhotoro kuti antu atore zvinhu zvakachena.

akudhayako taiziye kuti muntu akabatwa ngemukhuhlani, unoende mushango kootore mashizha, nzinde, kana mapande emiti ,kuti ararame nekuti apone. Asi izvezvi zvichiriyo hazvo, asi azvisisina kuwanda. Imweni mitombo yakhona taakutogara nayo pamphatso asi atiziyi kuti mitombo.

Tinofana kukotoka kutsika dzedu dzetaiita karetu dzekurya mitombo yechindau kuti tipore nekupona. Izvi zvinodetsera kuti mwiiri dzedu dzigare dzakanaka, mwiiri dzedu dzigare dzakagwinya, dzisabatwa ngemikuhlani.

Pane mitombo yatairya karetu teitorya nekudzivirira mwiri kuti isabatwe ngemikuhlani asi izvezvi afana eizvezvi anoti mitombo iyoyo yaakuwawa isusu taitoirya semiriwo asi iwona akurya semishonga.

Zviro zvakanaka maningi kuti payani petinorya chikafu nezvekurya zvedu zvetinorya mangwanani nemadeekoni tirye teiisawo mitombo yataishandisa karetu tirye nayo .Izvi zvinodetsera kuti muiri dzedu dzigare dzakanaka dzigare dzakagwinya dzine utano hwakanaka

Kuabhuira anoti tinonyepa, asi ana adoko eshe anofanira kubhuirwa ozwisisa akapurutana nekuyaeya kuti imweni miriwo yetinorya aina kunaka. Tinofanira kudzokera kumiriwo yedu yetairya karetu yairapa mikhuhlani nekudziirire mwiri kuti isabatwe ngemikhuhlani.

Antu eshe anogare mumiganga kunyanya anhu akuru, anhu asharukwa tinofanire kuita teibhuyirawo afana adoko kuti mitombo yaaishandisa karetu mitombo yakanaka maningi mukarapa mikhuhlani nekudziirire mwiri kuti usabatwe ngemukhuhlani.

Zvakanaka maningi kuti mitombo yese yetaishandisa karetu, yechiNdau iiswe muzvibhotoro iendeswe kuzvibhedhlera kweinoenda koorapa antu anenge eirwara. Inofana kuendeswa futi kuzvitoro zvinotengese mitombo yechiyungu antu atenge kuitira kuti utano hwavo hugare hwakanaka.

Pandawu yekuti tiende mushango andu eshe anoziya ngezvemitombo yataishandisa karetu mitombo yechiNdau anofanirwa kotengese mitomboyo kumataundi nekumadhorobha izvi zvinobatsira maningi kuti mitombo yechiNdau inenge isinga dhuri kana teiyenzanisa nemitombo yechiyungu asi inobetsera nekuti inorape mikhuhlane.

Chiro chakanaka manhingi kuti antu eshe ari muntaraunda adoko neakuru anofanira kufundiswa ngekuda kwekunaka kwakaita mitombo yaishandiswa karetu ngeasharukwa edu. Izvi zvinodetsera kuti kuti kana asharukwa eyinge afa, isusu antu anosara tosara teyiziva ngekudzirapawo ngekuda kwemitombo yatinenge takapuyirwa.

Asharukwa anofana kuite eibhuira ana adoko ngekuda kwemitombo yaaishandisa karetu. Imweni yakona yaibikwa kurya kuite miriwo. Imweni yakona yaitorwe makwande, imweni yaitorwe mashizha. Izvi zvinodetserawo ana anhasi kuti asanyanya kubatwa ngemikuhlani uye mwiiri dzavo dzigere dzakasimba dzakagwinya.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe ane ruzivo rwekuti mitombo yaishandiswa karetu ngemadzibaba edu kurape mikuhlani yakasiyana siyana aunganidze mitombo yakadaro. Aunganidza mitombo, zvinoshanda maningi kuti antu eshe atichazobara anoziya kuti uyu mutombo waishandei, uyu mutombo waishandei kuitira kuti hutano wawo ugare wakanaka.

Tinoda kubonga maningi anambuya edu neasharuka ngekuda kwekutifindisa kwakaita , nekutibhiira mitombo inorapa yaaishandisa karetu izvi zvinodetsera kuti isusu adoko patinokura ana adoko paanotibvunza tinoabhirawo kuti mitombo inodini asi tinoda kubonga maningi ngekuti mitombo Yona inorape mikhuhlani nematenda akatiwandei.

Karetu taiziye kuti kana muntu akarwara pane zviro zvaaifana kuita kuti apore. Amweni akona aiende mushango kokume nzinde, mapande nemashizha emiti. Amweni akona ndoaiende kun'anga kopuwe mitombo yaishanda maningi mwukati mwekurarama kurapa antu.

Miriwo yatakurya mazuwa anaya aizi kunakaba pautano saka miriwo iyona tinofana kuitsiya ngemiriwo yatairya karetu yakafanana nemitsungu tsungu nechowa nemiriwo yakandowanda wandawo nemuchuku wawa izvi zvinodetsera maningi kuti utano hugare hwakanaka.

Antu eshe ari mundaraunda anofane kufundiswa nekubhuirwa mashandire anoita mitombo yeshe iri mundaraunda kuti inorapei. Izvi zvinodetsera kuti amweni antu achazobarwa anenge ane ruzivo rwekuti mitombo yeshe inooneka mundaraunda inoshandei, mikhuhlani aizoparariri baa.

Tinoda kubonga maningi ngekuda ngezviri kuitwa ngehurumende izvozvi iri kufundisa anthu kuti anthu eshe emuntharaunda yemiganga anofanira kunge eiziya zvinoshande mitombo yaishanda karetu izvo zvinoita kuti pamweni pakona kana tisina mare tikabatwa ngemikuhlani tinogona kudzirapa tega.

Ana emazuva ano kana eione maruva e miti dze mishango nezvi mashango zve mushango anotoona kunakidzwa neku yevedzwa nge maruva iwona asi antu ekare anoto ziya kuti kana muruwa wakadai so uno rapei.

Tinobonga maningi, ngekuda kwekufundiswa kwetiri kuita mukati mweupenyu hwedu ngaana mbuya edu ne n'anga neanthu ane ruziwo rwemitombo yaishandiswa karetu. Izvi zvinodetsera maningi kuti mitombo iyona kana tikaiziya kana taane mukhuhlane tinondoenda peiri totokaya toenda koomwa totopona.

Mazuwanayaa kundoona zviro zvine maara-maara takutofunga kuti zvinoyevedza, asi karethu zviro izvona zvakaita miti neimweni miti midoko tayiyishandisa semitombo yayi rapa Mikuhlani yakasiyana-siyana.

Zvakanaka maningi kuti antu eshe tinge tinemitombo yetinochengetawo nekurima nekufuya pamhatso dzedu izvi zvinodetsera kana twinge tabatwa ngeimwe mikhuhlani isingadi kuende kotenga mitombo tinondokaya pamhatso totorapika tisizi kubudisa mare yakawanda.

Antu eshe anogara kumaruzevha anofanira kufundiswa maningi ngekuda kwekunaka kwakaite miti iri kumaruzevha. Amweni akhona aatoziyi kuti miti iiyonainoshanda semitombo. Akafundiswa maningi kuti miti inoshandei, azvisisina basa maningi ,kuti atsvake mare yekuenda kootenga mitombo yechiyungu.

Pane zvimweni zvi mashizha nezvi miti zvetino ona nezvi mashango zve tino ona mazuva ano ana emazuva ano atombo zii kuti zvino shandei asi karetu taito zvi shandisa isusu kuto rape mukuhlani taizvi shandisa kuenda kotsa zvimweni tai ita yekumwa zvimweni tai dzodza pa zvironda asi antu eshe ano fana ku fundiswa nge kuda kwazvo kuti zvino shandei.

Mitombo yeshe yechindau inofanira kunge iri mitombo yakabhuirwa antu. Muntu weshe anofanira kunge ane ruzivo rwekuti mitomboyo inoshandei. Kana antu asina nguva yekuvhunza anhu akuru, mitombo yakona inofanira kunyorwa pashi kuti inoshandei. Izvi zvinozodetserawo antu achauya kuti ange neruzivo rwekuti kana akarwara asina mare anoshandisa mutombo yakadini.

Karetu pane mitombo yataishandisa yaienda kotsiws mushango amweni aitora nzinde amweni aitora mapande amweni sinyanyoda mashizha yyaigadxirwa zvakasiyana siyana amweni aigadzira kiitaokukuya amweni aitwa amweni aidya zvakadato izvi zvaidetsera maningi kudziirira mwiri kuti isabatwa ngemukhuhlani.